Utuzu twa sugumwe two kumashure y'intango ya Musenyi turashaje cane. Kamwe muritwo, umuryango watwo waramenetse, isima isize hasi yarirabuye kubera kutagirigwa isuku, nay'umuringoti wako ufis'irangi ry'ugwatsi rubisi ,warasengeseye cane ntiworaba.

kumashure y'intango y'iwacu isuku riritwararikwa cane utuzu twasugumwe twaho twubatse neza n'amatafari ahiye iyo utwinjiyemwo usanga dukubuye neza kandi tukorofye eka mbere hakaba hateretwemwo ibikoresho vyokwihehesha imbere yutwo tuzu twazugumwe hubakiye amabombo yo gukaraba kugira uwuvuyeyo wese abanze gukaraba

Ishure y’isubuye ryabugendana dufise utuzu twasugumye dushaje cane inkome zatwo tubatswe na matafari ahiye ariko hasi zarasisiye cane kubera gusaza inkingi zihagaze imbere yaho zifashe amabati nazo nyene zarashaje kandi utwo tuzu na mabombo dufise.

Inyubakwa z'utuzu twa surwumwe two ku mashure yisumbuye ya komine Kabezi, zisakaje amabati ameze nk'amategura, akaba afashwe n'ivyuma. Impome z'izo nyubakwa zisize irangi ry'umuhondo, ariko rikaba ritanguye kwirabura kubera ugusaza. Ibombo ry'ubukarabiro ryo muri utwo tuzu, ryarapfuye.

Ishure ry'isumbuye rya bukirasazi rifise utuzu twasugumwe turiko turasaza impome zazo risize irangi ry'umuhondo ariko amaja hasi ritanguye kwirabura hasi hashashe udutafari twadarato tw'amabuye dufise irangi ryera natwo tukaba dutanguye gusaza cane.

Kw'ishure ryacu ryisumbuye, abanyeshure bo m'umwaka w'icumi na kabiri mu gisata c'indimi bari mu cigwa c'ikarashishi, bakoraniye ku kibuga c'umupira w'amaboko, bambaye imyambaro y'ikarashishi ifise amabara atandukanye harimwo iyirabura, iy'agahama, hamwe n'iyindi, umwigisha wabo ahagaze hagati mu kibuga bariko barakurikiza ivyo ababwiye.

Kw'ishure ryisumbuye rya Rumeza harangwa isuku rike cane mu tuzu twa sugumwe, udutafari kwadarato tw'amabuye dushashe muri utwo tuzu twarahinduye ibara dusigaye twirabura kandi kare twarera, muri utwo tuzu nta mazi aharangwa arico gituma baterekayo ibase bagasukayo amazi kugira uwuvuye mu kazi ka sugumwe akoreshe ayo mazi yo mw'ibase, aho hasi kandi muri utwo tuzu handagaye ibicupa vyinshi vyo kunywa amazi.

Ishure ryisumbuye rya kivoga, rifise inyubakwa nziza cane r'ikibuga c'umupira w'amaboko, muri kano kanya abana bo m’umwaka w'umunani bafise icirwa c'ikarashishi bakaba bari kuri ico kibuga bambaye imyambaro y'ikarashishi ifise amabara atandukanye harimwe ayo umuhondo ayirabura hamwe na yera.

Kw'ishure ry'i ntango rya Rubirizi harangwa isuku rike cane mu tuzi twa sugumwe, amarangi asize ku mpome yutwo tuzu yaraserutse cane, hamwe mbere hatanguye no kubomagurika, murutwo tuzu nt'amazi aharangwa hateretseyo indobo y'amazi bakoresha, eka n'imiryango yutwo tuzu ikozwe mu mbaho yarasengeseye cane ntiworaba.

Ishure ryisumbuye rya komine mugamba rifise inyubakwa nziza cane zubakije amatafarahiye zikaba zisakaje amabati asa n'urwatsi i rubisi, amadirisha yazo n'imiryango bisiziranga iryo ubururu iryo shure kandi rirafise ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko gisizisima nziza gikaba gicavyeko n'imirongo yera.

Kw'ishure ryisumbuye rya bururi turafis 'ikibuga c'umupira w'amaboko, cubakishije isima, gicafyeko n'imirongo yera nah'itaboneka cane, muri kano kanya abanyeshure bo mu mwaka w'icumi na kabiri bariteguriye gukina, bari mukibuga bambaye imyambaro y'ikarashishi itandukanye.

Kw'ishure ryisumbiye rya rusengo abayobozi baho baritwararika cane ibijanye n'isuku ni muri iyo ntumbero ku ruhome rw'inyuma y'amashure bahubakishije urutonde rw'utubombo twinshi abanyeshure bifashisha iyo bagomba gukaraba niyo bashaka kuvoma amazi yo gukoropa eka mbere barabaguriye na za nkoni bakoresha mu gukoropa.

Utuzu twa sugumwe tw'amashure y'isumbuye yo ku Mukenke, dufatanye n'inyubakwa y'amashure y'umwaka w'umunani, twubakishije amatafari ahiye, tukaba dusakaje amabati yera, hasi hatwo hashashe udutafari tw'ikwadarato tw'amabuye, naho impome yatwo ikaba zarasisiye cane.

Kwishure ritoya ryo mu Nyakabiga yambere abanyeshure bari mumwanya wabo wakaruhuko twinjiriye mu mwaka wakabiri ntamunyeshure numwe yaharangwa kiretse udutebe bicarako dukozwe mumbaho dusize n'irangi ryagahama indaha zabo babikamwo ibikoresho zari ziteretse kuntebe.

Ishure ry'intango rya Buterere, rirafise ubukene budasanzwe ry'utuzu twa sugumwe, iyo ushitse aho abahungu bihagarika uratangara cane kuko usanga n'irangi ryari risize ku mpome ryose ryaravuyeko, eka n'imbere yutwo tuzu ahasize isima haraserutse cane ntanuwomenya ko isima yahigeze.

Kw'ishure ryisumbuye rya rohero ya mbere, abanyeshurure mu mwaka w'icumi na kabiri bari mw'isaha y'icirwa c'ikarashishi, bashitse ku kibuga c'umupira w'amaboko bamwe bari mu kibuga hagati bambaye imyambaro y'ikarashishi abandi bagandagaje ku mpande z'ikibuga barorera bariko barakina.

Kw'ishure ry'intango rya muyira, abanyeshure ntahantu bafise hoguta imyanda itandukanye, iyo ugeze kukibuga ciryo shure utangazwa nogusanga munsi y'igiti kirekire c'ivoka kihahagaze huzuye imyanda y'ibipapuro eka n'ibindi vyose bahataye .

Inyubakwa z'utuzu twa sugumwe two kw'ishure ryisumbuye ry'indaro ryo mu Nyakabiga, ziriko zirasaza cane. impome zazo zubakishijwe amatafari ahiye, ariko zikaba zarasisiye cane kugice co hasi. Isima isize imbere yutwo tuzu, yaraguye ifira cane, eka n'ibombo yo gukarabirako rir'imbere yutwo tuzu naryo ryarapfuye.

Uyu musi ku kibuga c'umupira w'amaboko co kw'ishuri iwacu hariko habera urukino rwahuje abanyeshuri bo mu mwaka w'icumi hamwe n'abo mu w'icumi na rimwe, abanyeshuri batariko barakina bakinje ku mpande z'ikibuga barorera umupira bambaye imyambaro y'ikarashishi hari n'abambaye iyisanzwe.

Kw'ishure ryisumbuye rya ko mine matana hari ubukene bukomeye bw'ibibuga vy'inkino, igihe twahaca mu gitondo twasanze abana bo mu mwaka w'indwi biteguriye gukora icirwa c'ikarashishi bari mu mwambaro w'ikarashishi ufise amabara atandukanye, baribahagaze ahantu mu vyatsi ntibomenya yuko ari ikibuga c'umupira w'amaboko atari bobo babikubwiye.

Ishure ryisumbuye ryavugizo rifise ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko gifise uruzitiro rw'ivyuma rusizirang iryo urwatsi lubisi no mu kibuga hagati hasiza ijorange inyene, kandi hacafye n'imirongo yera mu kanya agaheze nahaciye sanga abana b'umwaka w'ikenda bari mu kirwa c'ikarashishi bambaye imyambaro e itarashisha imfisi amabara atandukanye iyo urwatsirubisi n'iyirabura hamwe n'iyindi.

Kw'ishure ryisumbuye ryacu isaha y'ikarashishi kubanyeshure bo mu mwaka w'icenda yageze bose bayiteguriye bambaye imyambaro y'ikarashishi ifise amabara atandukanye harimwo iyirabura, iyumuhondo hamwe n'iyera, bamwe bamaze gushika kukibuga c'umupira w'amaboko bariko barakina bandi nabo bagandagaje kumpande z'ikibuga barorera umupira.

Kw'ishure ryisumbuye ryiwacu isuku riritwararikwa cane; iyushitse k'utuzu twasugwumwe uc'ubibona neza atawurinze kubikubwira. Inzu nziza zubakishije amatafari ahiye zifise imiryango y'ivyuma isize irangi ryera iyomiryango ikaba ifise ibiyo kugice cayo cohejuru.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ,kw'ishuri ry'isumbuye rya buyenzi kirashaje cane ,isima yo hasi yarase imigaga, naho ikitavuzwe ni ya mirongo yera icafye mu kibuga ,aho yafuditse yose, igihe twahaca nta munyeshuri n'umwe yari mu kibuga ,abanyeshuri babiri bambaye umwambaro w'ishure ni bo bari begamiye igihome ,umwe yicaye, uwundi na we ahagaze.

Kw'ishure ryisumbuye ry'iwacu isuku riritwararikwa cane. Iyo ushitsi ku tuzu twa sugumwe uca uvyibonera neza. Ni inzu nziza zubakishije amafari ahiye, zikaba zifise imiryango y'ivyuma ifise n'ibiyo hejuru. Iyo miryango isize irangi ryera. Utwo tuzu twama dusukuye neza, dukubuye kandi dukorofye.

Utuzu twasugumwe twabakobwa two kwishure ryisumbuye ryiwacu turi inyuma yinyubako zumwaka wicenda bwubakishijwe amatafari ahiye hashushanijwe umurongo umanuka usize irangi ryera kumiryango hakaba harimwo nagashusho kumwana wumukobwa kerekana kwari mubwiherero bwabakobwa

Kwishure ryacu ryisumbuye abanyeshure bo mumwaka wicumi bari mucirwa cikarashishi bakoraniye kukibuga cumupira wamaboko abazi kuwukina bari mukibuga bambaye imyambaro yikarashishi itandukanye ifise urwatsi rubisi iryirabura nahabatazi kuwukina bambaye umwambaro wishure bari kumpande baraba uko bakina umumenyereza wabo yambaye umupira usa nagahama

kw'ishure ryisumbuye rya rugazi abanyeshure ntiboroherwa iyo bashatse kuja mu tuzu twa sugumwe kuko har'ubukene bw'utwo tuzu, aho abahungu bafise akaryango kamwe gusa n'abakobwa bakagira akaryango kamwe gusa gutyo bagashobora guhurirayo ari benshi bikabagora uko babisikanya.

Kw'ishuri ryisumbuye rya gitega hari ikibuga ciza canec'umupira w'amaboko gifise uruzitiro rusi ziranga irisa ndwatsi lubisi no hasi ku kibuga hasizi irange ryo urwatsi i lubisi hacapyiko n'imirongo yera abanyeshuri bari gukina babambaye imyambaro y'ikarashishi ifise amabara atandukanyi kumpa ndeze yi co kibuga hari ibiti birebire bitanga akayaga iyo abakinyi bari gukina ntibashuhirwe cane.

Kw'ishure ryisumbuye ryacu, dufise ikibuga c'iza cane c'umupira w'amaboko, gifise uruzitiro tw'ivyuma risize irangi ry'urwatsi rubisi, no hasi hasize irangi ry'urwatsi rubisi havafyeko n'imirongo yera. Abana baba kobwa muri kino gihe bariko barimenyereza ku kuibuga bambaye imyambaro y'ikarashishi itandukanye hrimwo iyurwatsi rubisi iy'umutuku hamwe n'iyindi.

Ku kigo camashure inyubakwa imwe yivyumba vyamashure iboneka igice cayo gitoya hasi hasize irangi ryirabura hejuru hasize irangi ryumuhondo ariko bibonekako iyo nyubakwa ishaje cane inyuma yayo hari utuzu twasugumwe two kwihagarikamwo twabanyeshure bigitsinagabo inyuma yico kigo kandi haboneka ibiti vyinshi vyimikaratusi.

Ku kigo c'amashure yisumbuye, haboneka inyubakwa ifise ibihome bigufi cane, vyubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe n'amabati yera ariko atera cane, ivyo bihome bikaba bishaje cane, bigaragara ko izo nyubakwa zishobora kuba ari akazu ka surwumwe k'abanyeshure, kuko imbere yazo hari n'ubukarabiro.

Abayobozi b'amashure menshi yo mu burundi bamaze gutahura kw'isuku ari ikintu ca mbere ahantu hahurira abantu benshi na canecane ku mashure bashizeho uburyo bwofasha abanyeshure kugira isuku na canecane mu kubaronsa amabombo menshi bashobora gukarabirako bashobora no ukuvoma kw' amazi i mu gihe bashaka kugira isuku aho bigira canke aho barara.

Kwishure ryintango ryibuhoro abanyeshure bomumwaka wa gatatu bari kukibuga cishure giteyeko utwatsi bambaye imyambaro yikarashishi ifise amabara atandukanye harimwo iyera harimwo yubururu harimwo iyirabura yarimwo iyumutuku bariteguriye gukora ikarashishi

Kw'ishure ryisumbuye rya mahwa hariutuzu twasi ugumwe tumeze neza cane twubakishijwe amatafari ahiye dufise imiryango n'amadirisha na twa dutafari dutoboye ibituma haboneka umwuka mwinshi kugira ngo utwotezuntitunuke hejuru y'imiryango usanga hari udupakuro tumanitseho twanditsekokoa umuryango w'abahungu canke w'abakobwa.

Kw'ishure ryacu ry'intanko turafise ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane gifise uruzitiro rw'ivyuma rusezera nk'igirwatsi lubisi gikikujwe n'ibiti vyinshi bitanga akayaga keza na iyohageze icirwa c'ikarashishi abana usanga bibereye kuri ico kibuga bambaye impuzu zitandukanye n'ibirato vy'ikarashi ishi bamwe bari gukina abandi bari kurorera.

Ishure ry'intango rya Jabe rifise inyubakwa zishaje cane . Iyo ugeze ku tuzu twa sugumwe twaho dusize irangi ryirabura hasi naho ku mpome hasize iry' ubururu n'iry'umuhondo ariko ayo marangi yose yaraserutse cane . Imiryango yatwo ni iy'imbaho naho nyene za kera cane .

Ikigo c'amashure ciza cane, ibirasi vyaco bisakajwe n'amabati y'icatsi kibisi, amadirisha n'imiryango y'irangi ry'ubururu. Ico kigo gifise imbuga nini cane, hamwe hateye ivyatsi ahandi hakaboneka ko hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ku kigo c'amashure haboneka inyubakwa isiz irangi iry'umuhondo ku mpome ku gice co hejuru igice co hasi ikaba igizwe n'udutafari kwadarato dukozwe mu mabuye iyo nyubakwa ikaboneka ko ari akazu ka sugumwe k'abagabo bagendamwo bagiye mu gukora umwanda muto.

Muri Kaminuza y'Uburundi, abanyeshure biga mu gisata c'ubushakashatsi, barafise icumba bimenyererezamwo ibijanye n'ubushakashatsi. Iyo winjiyeyo, usanga hasa neza hakorofye. Hubatse urubaraza rurerure rumeze nk'imeza, munsi yarwo hateretse udutebe dukozwe mu mbaho, abanyeshure bicarako iyo bariko baragira ubushakashatsi.

Mucumba c'ubushakashatsi co kw'ishure ryisumbuye rya Nyakabiga, hariyo ibikoresho bitandukanye. icadutangaje uyu musi, nuko twasanzeyo ikibumbano c'umuntu, gifise n'ibihimba vy'umubiri nk'ivy'umuntu neza. Gifise amaso, gifise umunwa, amenyo, izuru hamwe n'ibindi. Utabizi neza, wokwibaza ko ari umuntu yari ahafukamye.

Kw'ishure ryisumbuye ryacu turafise icumba c'ubushakashatsi. Ni inyubakwa nziza yubakishije amatafari ahiye, ishushanijeko imirongo imanuka hamwe niyikitse, isize irangi ryera. Iyo winjiye muri iyo nyubakwa usangayo akabati babikamwo ibikoresho bitandukanye vyo mu bushakashatsi; eka mbere hariyo n'ubukarabiro uwuhejeje gukora ubushakashatsi mu gusohoka, abanza gukaraba.

Mu cumba c'ubushakashatsi c'igisata c'ubuganga muri kaminuza y'uburundi habayo ibikoresho bitandukanye cane icadutangaje uyu musi ni ikibumbano c'umuntu twasanzeyo gifise ibihimba nk'ivyo umuntu neza gifise amaso gifise umuntwa hamwe n'amenyo gifise izuru n'amatwi eka mbere utabizi wogira ngo ni umuntu yaraa afukami.

Icumba c' ubushakashatsi cubakishijw' amatafar'ahiye, kumpombe zaco habonekak' imirong' imanuka n'iyikits'isiz' irangi ryera, murico cumba habonekamw' utubati babikamw' ibikoresho bitandukanye, kandi habonekamwo n'ubukarabiro.

Ku kigo c'amashure yisumbuye ca Nyakabiga, icumba c'ubushakashatsi kiratandukanye cane n'ibindi vyumba vy'amashure bisanzwe. Harangwa yo ibikoresho bikoresha mu bushakashatsi, nk'agakono bavangiramwo imiti bakoresha ubushakashatsi, eka mbere hariyo n'ubukarabiro abariko barakora ubushakashatsi iyo bahejeje, baraheza bagakaraba imbere yo gusohoka. Iyo atabanyeshure bariko barigirayo, ico cumba kirangwamwo umuntu umwe akijejwe we nyene.

Mucumba ciza c'ubushakashatsi akenshi haba hapfunze, habayo n'akabati gafise utwumba duto duto babikamwo imiti n'ibindi bikoresho bakoresha m'ubushakashatsi, ndetse haba n'ubukarabiro kugirango uwuhejeje ubwo bushakashatsi ashobore gukaraba yikureko imiti, canke ibindi yakoresheje m'ubushakashatsi ,ntibimugirire ingaruka mbi kubuzima bwiwe.

Mu nzu y'ububiko bw'ibitabo yo kw'ishura i wacu hariy'ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bakoresha mu kwiga iyo winjiye muri iyo nzu gusanga ku gihome hamanitse amakarata atandukanye harimwo ikarata ndondabihugu hamwe n'izindi hejuru y'izo zose hamanitse ikarata yerekana uko umutima w'umuntu tera hamwe n'uko amaraso atembera mu mubiri wiwe.

Ishuri ryacu rirafise inzu imeze neza yokubikamwo ibitabo vyo mu mashuri atandukanye iyo winjiye muriyo nzu usanga ibitabo bitondetse neza ku mbaho ziri mukabati kagenewe kubika ivyo bitabo bimwe biba biryaminitse ibindi biba bishinze.

Ku mashure y'intango ya buhonga barafise ububiko bw'ibitabo ni inyubakwa nziza yubakishije amatafarahiye ikaba ifise n'amadirisha ari ko ibiyo winjiye muri iyo nyubakwa gusanga ibitabo bitondetse neza ku dutaramuro tw'imbaho bimwe biba biryamitse ibindi na vyo bikaba bishinze.

kwishure ryisumbuye ryacu turafise inzu nziza yo kubika mw'ibitabo byo mu mashuri atandukanye iyo winjiye muri iyo nyubakwa usanga bitondetse neza mu tubatsi twabigenewe ugasanga hari n'ibikoresho bindi byo kugira isuku kugira ngo hagume hasa neza hari indobo batamw imyanda iyo bariko barakubura hari n'akabido babomeshe amazi iyo bashaka gukoropfa aba bishinzwe

Mu bubiko bw'ibitabo bwo kw'ishure iwacu inyubakwa nziza cane isize ibara ry'umuhondo kumpome, igisenge cayo kikaba gisize irangi ryera. Iyo winjiye muriyo nyubakwa, usangayo udutaramuro tw'ivyuma tubikwako ibitabo dusize irangi ry'ubururu twuzuye ibitabo. Muriyo nyubakwa kandi hariyo n'intebe hamwe n'imeza iyushatse gusomerayo ibitabo, uriyicarira ugasoma neza atawukubujijie.

Inzu yo gusomeramwo ibitabo ingaragaramwo imeza yo gusomerako ibitabo musi yiyo meza harikarato irimwe uduca murongo kuri iyo meza hari koudupapuro twerekanaho bashira ibitabo bariko barasoma hari no tundi dukarato tw'ubururu duto duto due sehirya kuri iyo meza.

Kw'ishure ryisumbuye rya komine Mbuye barafise inzu yo gusomeramwo ibitabo. Iyo winjiyeyo usanga bitondetse neza mu tubati twabigenewe, ibindi biteretse mu makarato ari hejuru ku tubati. Barafise n'indobo zitukura, batamwo imyanda hamwe naka dumu k'umuhondo bavomesha amazi bifashisha iyo bashaka gukoropa.

Icumba c'amashure cubatswe n'amatafari ahiye ,k'uruhome rwico cumba hegereye mu mfuruka haboneka amakarata atandukanye, abanyeshure bigirako ivyigwa bitandukanye, iyiboneka cane iri hejuru yizindi n'ikarata yerekana uko amaraso atembera m'umubiri w'umuntu.

Amashure y'intango yakarago ni meza cane ntiworaba yubakishije amatafari ahiye asakaje amabati akomeye cane asize irangi ry'urwatsi rubisi imiryango n'amadirisha bisize irangi ry'ubururu kukibuga c'iryo shure hateye utwatsi twiza cane n'udushurwe akayira kagenda kugiti kimanikwako Ibendera ry'igihugu gasizemwo kaburimbi.

Ishuri ryintango ryacu riri kw'ibarabara ryitiriwe urwaruka rikaba ari ibararabara ryiza risize kaburimbi, Inyubakwa za mashuri n'inzu ndende igerekeranije yubakishije amatafari ahiye isize n'amarangi atandukanye harimwo niryo urwatsi rubusi imiryango n'amadirisha vyama shure bisize irangi ry'ubururu.

Ishure ry' intango ryacu ryaramamaye mubijanye n' inkino iyo winjiye mu biro vy' umuyobozi uca ubibona atamuntu numwe arabikubwira kuko usanga kukabati k' umuyobozi hamanitse ibikombe bitandukanye abanyeshure bagiye baraca harimwo ivy' inzahabu n' ivyumujumbu.

Ishure ry'intango rya kabezi abanyeshure baharonkera ubumenyi butandukanye haba mu bijanye n'ivyirwa vyo mw'ishure canke mu bijanye n'inkino uruzitiro rw'iryo shure rusize irangi ryera rushushanijeko abana batatu bambaye umwambaro w'ikarashishi bariko barakina umupira icerekana yuko kuri iryo shure ibijanyen' inkino babiha agaciro kanini cane.

Kw'ishure ry'intango ryacu, dufise ibitabo vyinshi vyo mu mashure atandukanye, kugira ngo bitworohere kubibika, batwubakiye inzu yabigenewe, bashiramwo akabati, iyo Winjiye yo rero usanga ibitabi bitondetse neza, ishure kw'ishure.

Ikigo c'amashure y'intango yo murutana gifise inyubakwa zitandukanye kandi zikomeye cane, zubakishije amatafarahiye zikaba zisakaje amabati y'amabara atandukanye, harimwa yera na yatukura, ku kibuga cayo mashure hateye utwatsi twiza cane n'uducugwe tukiri tugufi hiryana aho hakaba hari ibiti bikeya birebire cane.

Uyumusi twagendeye kw'ishuri ryitango rya mutanga twasanze hari inyubakwa nyinshi zitandukanye, zimwe zisize irangi ryera kumpome zikasakaza n'amatabati yirabura, izindi nazo zubakije amatafari ahiye zikaba zikaba zifise amabati y'umutuku, kukibuga cayo mashuri hateye utwatsi hose hari n'ibiti birebire ariko hari imyanda myinshi y'impapuro yandagaye.

Ishure ritoyi rya kavumu rifise inyubakwa nziza cane isize iragi ry'umuhondo ku mpome zikagira imiryango n'amadirisha yagutse, amabati asakaye ayo mashure afise ibara ry'umutuku, imbere y'ishure hateye utwatsi twiza har'ibiti birebire vya mashurwe.

Amashure yintango yo kubuterere agizwe ninyubakwa zubakishishwe namatafari ahiye zikaba zisakaje amabati yera ariko yaguye ingese kubera ugusaza muri kano kanya abanyeshure bokuriryo shure bari mumwanya wabo wakaruhuko bahagaze mukibuga hanze bambaye umwambaro wishure ugizwe nishati zera hamwe namakabutura namajipo asa nagahama

Ishure y'intango ryacu, rifise inyubakwa nziza cane kandi zikomeye. zubakishujwe amatafari ahiye, zisakajwe namabati yera. Imiryango yazo n'ivyuma ,nayo kumadirisha hariko ibiyo. Imbere y'amashure hamwe no mu kibuga hose hasize isima, iyuhinjiye ntahuhurira n'igishanga.

Ishure ry'intango rya Kinindo rifise inyubakwa nziza zifise amadirisha yagutse cane kandi ariko ibiyo kubera ko abavyeyi benshi barereye kuri iryo shure bafise imiduga yabo uburongozi bw'ishure bwabashingiye akapa kagufiya mu kibuga kerekana aho bahagarika imiduga yabo iyo baje kuyigendera.

Kw'ishure ry'intango rya musaga amasaha yo gutaha yamaze kugera ,twinjiye mu mwaka wa kabiri, nta munyeshuri numwe twahasanze, eka mbere nta n'umwigisha twakiriwe n'intebe zikozwe mu mbaho, n'ibohome vy'iryo shure bisize irangi ryera.

Kwishure ryisumbuye ryindaro rya Nyakabiga, hari inyubakwa nziza cane, ugeze kubiro vy'umuyobozi, n'inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye , isize irangi ry'umuhondo kumuryango nayo hejuru isakajwe amatafari yera. Kuruhome gwiryo shure hari ivyandiko vyandikishije irangi ry'agahama.

Ku mashure y'intango yagwibaga isuku ntigitwararikwa cane ugiye inyuma y'amashure usanga ahandagaye ibipapuro abanyeshure bahataye hamwe n'iyindi myanda itandukanye igizwe n'imbaho z'intebe zavunitse eka nimivi twari amazi yarazivye.

Ishure ryintango yacu rifise inyubakwa zitandukanye harimwo izigerekeranijwe nizisanzwe inyubakwa zose zubakishijwe amatafari ahiye zikaba zisakajwe amabati yera kukibuga co kwishure iwacu hari igiti kirekire cane umuryango wo kwirembo ufise ibara ryivu

Ishure ry'intango rya rwebaga rifise inyubako zitandukanye zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe n'amategura. Muri kano kanya rero, abanyeshure bari mu mwanya wabo w'akaruhuko, bahagaze mu kibuga hagati mu turwi dutandukanye. Kuri ico kibuga hateye amashurwe magufi, hariho n'ibiti bire bire vy'imikaratusi.

Kw'ishure ry'intango ryo ku mushasha, amasaha yo gutaha yageze bamwe mu bana baratanguye gusohoka, barikumwe n'bantu bakuze baje kubatora ,hari n'abandi bataha n'imiduga, iyo miduga ikaba ihagaze imbere y'ishure irindiriye ko basohoka isize irangi ry'ubururu hamwe n'irangi ryera.

Kw'ishure ry'intango ryarumeza abana bigira ahantu heza cane, kandi biga ibintu bitandukanye ninjiye mw'ishure ry'umwaka wa kabiri ninyubakwa nziza cane yubakije amatafar ahiye ishushanijeko imirongo imanuka hamwe n'ikitse isizirango igera kukibaho hari ivyo biga bimwe biri mu rurimi rw'igifaransa bindi na vyo vyanditse mu kirundi zikabari imperekeranya zigiza amajambo y'ikirundi.

Amashure y'intango ya Mugere, afise inyubakwa nziza zubakishije amatafari ahiye, zikaba zasakaje amabati yera. Uruzitiro rw'ayo mashure, narwo nyene rusize irangi ryera, ariko rikaba ririko riraseruka cane kubera ukunyagirwa. Imbere y'uruzitiro rw'ayo mashure hari ibarabara ry'ivu.

Kw'ishure ry'intango ryacu turafise inzu nziza yo gusomeramwo ibitabo isiza amaranga atandukanye ku mpome zayo harimwo ayo umuhondo n'ayo ubururu, bukeye iyo winjiye muri iyo nzu rusanga ibitabo bitondetse neza mu tubatsi twabigenewe reka mbere hariho n'imeza zikikujwe n'intebe iyo ushatse gusoma w'iyicarie yemwo na numwe akubuza.

Kukigo c’amashure y’intango ca mutoyi, barafise ubushobozi bwo kwakira abana bamugaye, mu ntumbero yo kugira ngo nuwuhaciye wese abimenye, uruzitiro rw’iryoshure rusize irangi ryera rushushanije ko umwana yicaye mu gakinga k’abamugaye inyuma yurwo ruzitiro hateye utwatsi twiza cane.

Kw'ishure ry'intango rya rukina amasaha yokuja gufungura yageze ,ariko naho biruko ,abanyeshure bamwe ntibaragenda, kubera batinye akavura kakiriko karahwa gake gake, bugamye imbere y'amashure, bambaye imyambaro yabo y'ishuri, abafise impira y'imbeho bayambaye.

Ishure ry'itango rya Kamenge , rifise inyubakwa nyinshi zitandukanye harimwo nizigerekeranije. Zose zubakishije amatafari ahiye, harimwo izisakaje amabati yera , hakaba nizifise amabati asa n'ugwatsi rubisi. Impome zayo mashuri, zimwe zisizeko irangi ryera , izindi zisize iry'umuhondo ariko ayo marangi yose ariko araseruka.

Amashure y'intango yiwacu agizwe n'inyubakwa zitandukanye , harimwo izubakishijwe amatafari ahiye , hakabamwo nizisize irangi ryera ku mpome. Zimwe murizo nyubakwa zisakajwe amabati asa n'agahama , izindi nazo zisakaje ayirabura. kukibuga cayo mashure hamwe hateye utwatsi, ahandi naho ntatuhari. Amabombo yo kuriryo shure, amwe yarapfuye.

Ishure ryintango ryikinyinya rifise inyubakwa yubakishije amatafari ahiye, ifise amadirisha maremare asize irangi ry'umuhondo kugice co hepfo, imiryango yiryo shure isize irangi ryirabura muri kano kanya abanyeshure bari mukaruhuko bambaye umwambaro wabo wishure.

Amashure y'intango yo mu giheta, afise inyubakwa nziza cane kandi zikiri nshasha; winjiye nko mu mwaka wa mbere, ni inyubakwa nziza ifise amarangi atandukanye; hasi hari iry'agahama, ku mpome naho hasize iryirabura hamwe n'iryera. Muri iryo shure kandi bafise intebe nshasha zikozwe mu mbaho, zitondetse neza cane.

Amashuri yacu yintango nimeza cane ntiworaba winjiye nko mu mwaka wa gatatu usanga ari ishuri ryiz ry'ubakishije amatafari ahiye rifise n'ibiyo ku madirisha intebe zikoze mu mbaho ziratondetse neza mw'ishure hari n'agaseke batamwo imyanda kugirango hahorane isuku.

Ishure ry'intango rya giheta rifise inyubakwa za kera cane ariko zigikomeye, zisize irangi ry'umuhondo kumpome zisakajwe n'amabati yirabura, mu kibuga ciryo shure hashinze igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu, utwatsi twari duteye kuriryo shure hamwe twaravungutse kubera abanyeshure bakunda kuhakinira.

Amashure y'intango yo murumonge afise inyubako aza kera cane ari ko zigikomeye izo nyubako azisiza amaranga atandukanye ku mpome zazo harimwo ayatukura ayera hamwe n'ayirabura ku kibuga cayo mashure nta twatsi tuhateye iyouho ashitse usanga imodoka y'umuyobozi w'amashure ihagaze aho hagati mu kibuga.

Ishure ry’intango rya Buhonga, rifise inyubakwa zishaje cane. Irangi risize ku mpome hamwe no kumadirisha ryaraserutse ntiworaba. Amadirisha ariko ibiyo, ariko igice co hejuru cayo madirisha ibiyo vyose vyaramaze kuvako kubera ugusaza.

Kwishure ryintango rya Kivoga muri kino gihe abanyeshure bari mubibazo vyigice ca kabiri twinjiye mwishure ryo mu mwaka wa gatanu dusanga ikibaho kigabuyemwo kabiri impande zose zanditseko ivyandiko n'ingwa yera n'ikibazo cicigwa cubuhinga abanyeshure bari bagiye gukora.

Ishure ry’intango rya Gasekebuye, ni ishure riteye imbere cane. Iyo winjiyeyo usanga hariyo intebe zitandukanye nizo tumenyereye mumashure y’intango, bifitiye intebe zigizwe n’imbaho zikagira amaguru yivyuma, muriryoshure usangayo udukopo turimwo amarangi abana bifashisha iyo bagomba gushushanya.

Kwishure ryintango ryitiriwe umweranda yozefu ryo mu Ngagara harangwa isuku ryinshi cane winjiye mubiro vy'umuyobozi usanga hakubuye neza kandi hakorofye hari intebe yo kwicarako, hari meza ishasheko ibitambara bibiri kimwe kirera ikindi kigasa n'ubururu, hejuru yiyo meza hari ishusho y’umweranda yozefu.

Mugice cambere cuy'umwaka w'ishure ikibazo c'ikirundi carananiye cane abanyeshure bo mumwaka wa kabiri kumashure yintango yaco, umwigisha wabo amaze kubibona vyaramubabaje cane aca ahitamwo uburyo bushasha bwo kuzobigisha afata impapuro yandikako indome z'imperekeranya amanika mw'ishure kugirango umwana Wese yinjiye azoze arazisoma bimworohere kuzishira m'umutwe.

Kw'ishure ry'intango ry'iwacu, umwigisha w'icongereza mumwaka wambere yabonyekw'abanyeshure biwe bibagora gutandukanya amabara mururimi gw'icongereza, acarondera uburyo bwo kubiborohereza. Yafash'igipapuro kirekire gisa n'umuhondo, agishushanyako amabara atandukanye, hirya yayo mashusho yandikakako amazina yayo mabara , acagenda arahuza ibara ryose n'izina ryaryo, akoreshej'akarongo. Ico gipapuro yaciye akimanika kuruhome rw'ishure..

Kw'ishure ry'intango rya Nyanza-Lac, amasaha y'akaruhuko yageze; bamwe mu banyeshure bari mu kibuga hagati, bariko barakina imikino itandukanye; bambaye umwambaro wabo w'ishure, ufise ibara rya kaki. Hirya y'abo Kandi hari abandi bambaye umwambaro utandukanye n'uwo, ugizwe n'ishati zera, ijimbo hamwe n'ipantaro vy'ubururu.

Ishure ry'intango rya rubirizi rifise inyubakwa nziza cane ntuworaba zubakishije amatafari ahiye zisize amarangi meza atandukanye haba ku mpome, ndetse no ku nkingi z'imbere y'amashure imiryango hamwe n'amadirisha bisize irangi kiry’urwatsi rubisi imbere y'amashure hatehizushurwe twiza cane tukiri duto turiko tukura.

Ishure ry’intango rya Mutoyi, abana barigishwa kuganira hakoreshejw’ibimenyestso vy’intoki. Muntumbero yo kuborohereza kubimenya, umwigisha wabo, ashushanya ivyo bimenyetso vy’intoke kugipapuro, akakimanika mw’ishure, musi y’ikimenyetso kimwe kimwe, agenda yandikah’indome zisobanura.

Uyu musi mu masaha yo mugitondo twaciye kw'ishure y'intango ya nyabiraba, twasanze ata munyeshuri n'umwe aharangwa, eka mbere nta n'umwigisha, kuko bari bafse akaruhuko bafise inyubakwa nziza cane, zubakishije amatafari ahiye zikagira imiryango y'ivyuma isize irangi ryera, ikabifise n'ibiyo ku gice cayo co hejuru.

Kw'ishure ry'intango ry'i wacu abanyeshuri baharonkera ubumenyi butandukanye hejuru y'ubumenyi mu vyirwa bigamwishure baroronswa n'ubumenyi mubijanye n'imirimo y'amaboko muri kanokanya abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri bahejeje kuronswa ubumenyi mubijanye no kumesura impuzu zabo umwe muri bo yikoreye ibase irimwo impuzu bahejeje ku mesa.

Kwishure ryintango rya Bukeye amasaha yo gutangura akazi yamaze kugera igihe twahaciye mukanya gaheze ntamunyeshure numwe yarangwa hanze eka mbere nta n'umwigisha twabonye, mukibuga ciryo shure hashinze igiti kimanitseko ibendera ryigihugu inyubakwa ziryo shuri zisize irangi ryumuhondo ariko rishaje cane.

Ishure ryitiriwe Ejo heza ryo mugisagara ca Gitega, rifise ibisata bitandukanye. Hariho igisata c'abana bacimenyereza kuja kw'ishure, hari igisata c'amashure y'intango, hakaba n'igisata c'amashure yisumbuye. Muri kano kanya, abana bacimenyereza kuja kw'ishure bariko barataha. umuduga utahana abo bana, uhagaze imbere urabarindiriye, naho bamwe mu bakozi baje gufata abo bana, bariko barabasohora mu kigo.

Amashure y'intango ya komine Mugongomanga afise inyubakwa zishaje cane, zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati yera ariko yaguye ingese cane utoba ukimenya n'uko yari yera, uruzitiro rw'ayo mashure rugizwe n'ivyuma navyo nyene vyaguye ingese cane naho kw'irembo hari umuryango ukozwe mu mabati.

Abanyeshure bo kwishure ryintango rya ruziba bari mumwanya wabo wakaruhuko bakwiragiye mukibuga hose mu mirwi itandukanye bambaye umwambaro wabo wishure bamwe bafise nindaho batwaramwo ibikoresho vyabo mumugongo murico kibuga hari ibiti birebire bibiri hakaba nigiti gishizeho kimanitseho ibendera ryigihugu

Ibiri vy' umuyobozi w' amashure y' intango ya Bubanza, ni inyubakwa nziza cane bubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati yera. Imiryango y' iyo nyubakwa isize irangi ry' umuhondo. No ku mpome ziyo nyubakwa hamwe hasize irangi ry' umuhondo, hakaba hari n' ivyandiko vyanditse mu rurimi rw' igifaransa, mw' irangi ry' agahama.

Igihe twaca kw'ishure rya kabondo muriki gitondo, amasaha yo gutangura akazi ntiyari bwagere, twinjiye mw'ishure ry'umwaka wambere twasanze ata munyeshure n'umwe arahashika eka mbere ntan'umwigisha, twahasanze intebe nziza cane ziriko imbaho hejuru zikagira amaguru y'ivyuma, twahasanze n'ikibaho kitanditseko ikintu nakimwe.

Ishure ry'intango ry'igisozi rifise inyubakwa zakera cane ariko zigikomeye, zubakishijwe amatafari ahiye zikaba zisakaje amabati ameze nk'amategura, iy'uhaciye mu mwanya w'akazi usanga imiduga yabamwe mubigisha hamwe n'abayobozi, ihagaze munsi y'igiti kirekire kiri kukibuga c'iryo shure.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i wacu abanyeshuri bo mu mwaka w'umunani bafise icirwa c'ikarashishi muri kano kanya bahagaze mu kibuga bariteguye bambaye imyambaro y'ikarashishi ifise amabara atandukanyi harimwo iyagahama n'i yirahura eka, ndetse n'iyindi umwigisha wabo yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro yirahura afise urupapuro n'i kalamu muminwe, ariko arabahamagara kugira arabeko bose bitavyo ico cigwa.

Kw'ishure ry'intango rya Tora amasaha yo gutangura akazi ntaragera .Igihe twahaca mu kanya gaheze twinjiye mumwaka wagatatu dusanga nta munyeshure numwe arahagera. N 'ishure ryiza ryubakishije amatafari ahiye rifise n'amadirisha manini y'ibiyo ,mw'ishure hari hatonze intebe z'imbaho nta munyeshure numwe yarazicayeko.

Ishure ry'intango ry'iwacu, ni rimwe mumashure akomeye cane mubijanye n'inkino. Iyo winjiye mu biro vy'umuyobozi w'ishure, uca ubibona neza, kuko usanga ku kabati kari muri ivyo biro, hamanitse ibikombe bitandukanye abanyeshure bagiye baratsindira, mu bihe bitandukanye.

Ishure ritoya ryo ku muyebe, rifise inyubakwa ndende yubakishije amatafarahiye rifise amadirisha menshi, kandi manini hamwe muri yo aruguruye kugira abanyeshuri baronk'umuyaga bari mw'ishure, hagati y'inyubako y'ishure n'uruzitiro rw'ishure hateye igiti kirekire c'umukaratusi, musi y'ico giti handagaye imyanda myinshi y'impapuro abanyeshuri bagenda barahata.

Kw'ishure ry'intango rya Nyakarambo barafise ububiko bw'ibitabo bitandukanye vyo mu mashure, n'inyubakwa nziza, ifise impome zisize ibara ry'umuhondo, ikaba ifise igisenge gisa n'ubururu, muriyo nyubakwa ibitabo usanga bitondetse neza cane ku kabati kabigenewe, bimwe birashinze, ibindi biraryamitse.

Utuzutwasugumwe two mu mashure y' intango ya butwe, twubakishijwe amatafar'ahiye, tukaba dusiz' irangi ryera hamwe ni ryirabura kuruhande rumwe, imiryango ya two y' imbaho isiz' irangi risa n' urwatsi rubisi, akandi ko hepfo yatwo gafis' umuryang' usa n' ivu, imbere yutwo tuzu har' uduti tugufi twamashurwe tukaba twanikiyek' impuzu z abana.

Ishure ry'intango rya Kibezi rifise inyubakwa nziza cane zubakishije amatafari ahiye zisakajwe amabati y'urwatsi rubisi, amadirisha n'imiryango navyo bisize irangi ry'ubururu, ikibuga cayo mashure hateye utwatsi twiza cane hamwe n'amashurwe magufi, akayira kaja ku giti kimanitseko ibendera ry'igihugu gasize ikaburimbi.

Abanyeshuri b' mu mwaka wa kabiri mu mashure y'intango bariga guharura hamwe no kwandika ninjiye mu mwaka wa kabiri wo kw'ishura i wacu muri kino gitondo sanga ku kibaho ca bohanditsa ibiharuro vyinshi bitandukanye hamwe n'indome z'imperekeranya eka mbere nasanze hari n'ayandi majambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa.

Ibiro vy'umuyobozi wacu w'ishure y'intango, ni inyubakwa nziza cane, isize irangi ry'umuhondo ku mpome. Iyo winjiye mur'iyo nyubakwa, uhasanga ibikoresho bitandukanye abanyeshure bakenera mu kwiga, harimwo n'umubumbe w'isi n'ikarata ndangabihugu. Mur'iyo nyubakwa kandi, urasanga yo akabati gatondetsemwo ibitabo, ndetse n'imashini isohora impapuro.

Ishure ry'intango rya kinama, rifis' inyubako nziza kand'ikomeye cane, zubakishij'amatafar'ahiye, kumpande hashushanyijek'imirong'imanuka niyikits'isiz'irangi ryera, kandi zisakajwe n'amabati yera. Kuva kunyubako zo has'uduga kuzo hejuru, har'ingazi bashiriyeh'abana kugira biborohere, hakaba n'ivyuma bibatangira kurizo ngazi, kugira ntibagir'ubwoba bariko baraduga.

Ishure ry'itango rya Kabondo , rifise inyubakwa za kera zubakishijwe amatafari ahiye. Imbere yamashure, hari umuhora muremure usakaje amabati afashwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu, iyuhaciye nahimvura iriko iragwa ntunyagirwa. Imbere y'amashure hari ibibuga bibiri vy'umupira w'amaboko , bisize isima , bikaba bicapfyeko n'imirongo yera ariko itakiboneka cane kubera gusaza.

Kw'ishure ry'intango rya rubirizi amasaha y'akaruhuko yageze bamwe mu banyeshure bari mu kibuga hagati bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina abandi bariko baraganira muri abo banyeshure harimwo abigiwe haruguru hakaba n'abandi bakiri bato cane bahetse n'indaha babikamwo ibikoresho vyabo mu mugongo.

Kw'ishure ry'intango ryamara, abanyeshure mu mwaka wa gatatu bicaye mw'ishure bambaye umwambaro w'ishure wabo ugizwe n'ishati zera ejipo hamwe n'ikabuto uravyirabura, umuyobozi hamwe n'umwigisha wabo bahagaze imbere yabo, abo banyeshure bafise impapuro z'ibinyamakuru mu ntoke bose bazikirije hejuru.

Inyubakwa zo ku mashure y'intango ya mugina, ziratanguye gusaza; zubakishije amatafari ahiye, hejuru zisakaje amabati yera ariko yarishwe n'ingese cane, ku buryo yamaze guhindura n'ibara. Ivyuma bifashe amabati bisize irangi ry'ubururu, ariko naryo ryaraserutse cane.

Ishure ritoya rya Ngagara ya kane, ni rimwe mumashure ateye imbere cane mugisagara ca Bujumbura. Mucumba c'abarimu ,hateretsemwo imashini nyabwonko, iyo winjiyeyo usanga bamwe mubigisha bicaye imbere yimashini nyabwonka, bariko bariyungura ubwenge. Iruhande yabo haba hateretse indaha batwaramwo ibikoresho vyabo.

Amashure yintango ya Gisuru, afise inyubakwa za kera Cane mbere zikaba zitanguye amabati yazo yaraguye ingese , ivyuma bifashe bihagaze imbere yamashure bisize irangi ry nubururu ariko rikaba ryaraserutse cane kukibagu cayo mashure hari igiti kirekire kirikwicuma bavugirizamwo ikengeri.

Kw'ishure ry'intango rya murama uyu musi harabera inama ihuza abavyeyi barereye kuri iryo shure hamwe n'abigisha, n'abayobozi baryo, abanyeshuri bo mu mwaka wa gatandatu bateguye neza ishure ryabo kugira ngo abe ryo riberamwo iyo nama, intebe bazitondetse neza eka no hasi bahakubuye kandi bahakorovye ntiworaba.

Ishure ry'intango rya mutoyi rirafise ubushobozi bwokwakira abana bamugaye muntumbero yokugira ngo uwuciye ngaho wese abimenye uruzitiro rw'iryo shure rusize irangi ryera rushushanijeko umwana yicaye mu gakinga kabamugaye nayo inyuma y'urwo ruzitiro hateye utwatsi twiza cane.

Amashure y'intango ya Bitezi, afise inyubakwa nyinshi cane kandi nziza. Zose zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisakaje amabati afise amabara atandukanye, harimwo ayatukura n'ayera. Kuri ayo mashuri kandi, harubakiye ikibuga c'umupira w'amaboko, iruhande yaco hakaba hateye utwatsi tumeze neza cane.

Ishure ry'intango rya Nyangwa rifise inyubakwa zikomeye cane, impome zaryo zubakishije amabuye, hejuru zisakaje amabati meza y'umutuku, ku kibuga c'iryo shure, hateye utwatsi twiza cane, iruhande y'iryo shure, hari ibarabara ry'ivuri tagiramwo amabuye canke ikawurimbo.

Kw'ishure ry'intango ryitiriwe umweranda Tereza, amasaha y'akaruhuko k'abanyeshure yageze, bamwe mubana biyicariye mudutebe turi mukibuga hagati, bambaye impuzu zifise amabara atandukanye, harimwo ayumuhondo n'ayirabura. umwe murabo bana yicaye mugakinga kabamugaye.

Amashure y'intango yo ku murira yubakishijwe amatafari ahiye akaba asakajwe n'amabati yera, amadirisha yo kurayo mashure ariko ibiyo igice cayo co hasi kikaba gisize irangi ry'umuhondo, kubera ko kurayo mashure bariko barahubaka ibarabara inkungungu ni nyinshi ku mabati.

Ishure ry'intango ry'iwacu, rirafise inyubakwa z'abana b'imicuko bacimenyereza kw'ishure. Imwe muri zo, ni inzu nziza cane yubakishije amatafara ahiye, ikaba isakaje amabati ameze nk'amategura. Ifise imiryango myiza y'ivyuma, isize irangi ryera, ikaba ifise n'umurongo muremure wera ku ruhome rwayo, na wo nyene usize irangi ryera.

Ishure ry'intango rya ndava rifise inyubakwa zitandukanyi, kandi zikomeye cane, kuko zubakishije amatafarahiye, naho biri uko rero amwe mu mabata asakaye izo nyubakwa arashaje cane yaranaguye ingese uruzitiro rw'ayo mashure rwubakishije iminyare.

Ku mashure y'intango y'iwacu, hari inyubakwa zitandukanye. Zimwe zisize irangi ry'umuhondo ku mpome zikaba zisakaje amabati atukura. Hirya yazo hari izindi nyubakwa zubakishije amatafari ahiye zifise amabati yera, ku kibuga c'ayo mashure, hamwe hateye utwatsi ahandi naho ntana kimwe kihateye.

Ishure ry'intango rya ndava rifise inyubakwa zishaje cane zubakishijwa amatafaraahiye zifise amadirisha menshi, kandi afise ibiyo hagati y'inyubakwa z'ishure n'uruzitiro hateye igiti c'umukaratusi kirekire yuge ze inyuma y'ishure usanga ahandagaye umwanda mwinshi ugizwe n'impapuraabanye neshure batererayo.

Kw'ishure ry'intango rya Vyuya, amasaha y'akaruhuko yageze, ninjiye mu mwaka wa gatatu nta munyeshure n'umwe ndahasanze eka mbere nta n'umwigisha, muri iryo shure, hari intebe nziza zikoze mu mbaho, hakaba hari n'isima nziza cane hasi, imwe muri izo ntebe igeretseko agacamurongo kagahama hamwe n'ikaramu.

Kwishure ryintango rya Mabanda uyu munsi harategekanijwe inama ihuza abavyeyi barera kuriryo shure hamwe n'abarezi baho, abanyeshuri bo kuriryo shure muntumbero yo kwitegurira iyo nama batondetse intebe neza hanze ku kibuga munsi y'ibiti kuko mwishure hakunda kuba hashushe cane.

Ishure ry'intango rya mushasha rifise inyubakwa nziza cane iyo winjiye muri ico kigo iburyo bwawe ubona aho inzu nziza zigerekeranije zisize irangi ry’urwatsi rubisi ku mpome zikagira amabati yirabura na y'i bubamfu ubona aho inzu zisakaje amabati asa n'agahama inyuma ku ruzitiro hateye ibiti vyiza cane bitanga akayaga kuri ayo mashure.

Kw'ishure ry'intango rya ndava, abanyeshure bari mu mwanya w'akaruhuko. Ninjiye mu mwaka wa gatatu, nta munyeshure n'umwe ndahasanze eka mbere nta n'umwigisha. Hariho intebe zikozwe mu mbaho nziza cane. Ku ntebe imwe hariho n'agacamurongo hamwe n'ikaramu vy'umunyeshure.

Ishure ry'intango rya Ruziba rifise inyubakwa zitandukanye harimwo n'iyigerekeranije gatatu, zose zikaba zubakishije amatafari ahiye, iyo uvuye ku nzu yo hasi uja kuyo hejuru hariho ingazi zabigenewe udugirako, impande zazo ziriko ivyuma bisize iranga ry'agahama bitangira abantu kugira ntibagwe hasi.

Inyubakwa zo kw'ishuri ry'intango rya Kabondo ,ni izakera cane kandi ziriko zirasaza. Zisize amarangi atandukanye ku mpome, harimwo ayagahama ,ay'umuhondo ,ayirabura ,hamwe n'ayera. Ayo yose akaba yaserutse cane, iyo winjiye mu kigo c'iryoshure, usanga aho ibiti birebire kandi bishaje.

Amashure y'intango ya gihofi akikijwe n'ibiti bitandukanye, haba kukibuga cank'inyuma y'amashure hose n'ibiti gusa, kurayo mashure kandi ntakibuga c'inkino kihari nakimwe kiharangwa zab'inkino z'umupira w'amaboko, zab'inkino z'umupira w'amaguru, eka ntanakimwe wohasanga.

Ishure y'intango ya Tora irangwa n'isuku ryinshi cane. Rifise inyubakwa nziza zisize irangi ry'umuhondo n'iry'agahama ku mpome, imbere y'amashure naho hateye udushurwe twiza, eka no ku kibuga hamwe hatey'utwatsi, ahandi hateye amashurwe, harimwo magufi na maremare. Akayira gaca muri ico kibuga gashashe mw'utubuye dutoduto.

Ku ishure ry'intango ryacu ikibazo kijanye n'ikoranabuhanga gisigaye citwararikwa cane mu kanya gaheze ninjiye mu mwaka wa kane sanga bamwe mu bana bo muri iryo shure bicaye ku ntebe bafise imashini nyabwonka imbere yabo bariko barigishanya kuyikoresha.

Abarezi bo kw'ishure ryacu ry'intango barazi kwigisha cane nukuri! Iyo ushitse nko mu mwaka wa mbere, usangaho igipapuro kinini c'umuhondo, umwigisha yashushanijeko bimwe muvyo biga, kugira ngo iyo ariko arabibigisha, abivuge yongera abikorako abibereka, ugasanga abana bica biborohera kwiga. Aho yaracafyeko nk'imipira, yaracafyeko intebe, ibiti hamwe n'ibindi.

Ishure ry'intango rya Ruziba rifise inyubakwa zitandukanye, harimwo izigerekeranije, hakabamwo n'izisanzwe. Zimwe mur'izo nyubakwa zisakaje amabati yirabura, izindi nazo zisakaje amabati y'agahama. Ku kibuga c'iryo shure, ntatwatsi tuhateye kiretse igiti kirekire kimwe kiboneka ku kibuga c'iryo shure.

Kw' ishure ry'intango ry'iwacu abanyeshure barigishwa kuganira hakoreshejwe ibimenyetso vy'intoke, Mu ntumbero yo kuborohereza ku bimenya neza umwigisha wo mw'ishure ry'umwaka wa gatatu yacafye ivyo bimenyetso ku rupapuro runini cane barashirako n'indome bisobanura musi yavyo acarakimanika mw'ishure kugira abana bazoje barakiraba uko bashatse.

Ishure ry'intango rya cibitoke rirangwa ko abanyeshuri benshi cane, muntumbere yo guhangana n'ikibazo c'ubwinshi bw'abanyeshure ubuyobozi bw'iryo shure buheruka kubaka inyubakwa nshasha igerekeranije yubakishije amatafari ahiye isakaje n'amabati yera, kuva ku nyubakwa yo hasi uduga ku yo hejuru hari ingazi zabigenewe abanyeshuri bacako, naho ku mpande z'izo ngazi hashinze ivyuma bisize iranga ryagahama bibabuza gutemba iyo bari kuduga.

Ishure ryintango ryacu rirafise ubukene budasanzwe bwamazi mu ntumbero yo guhanga nico kibazo ubuyobozi bwishure bwaguze ikigega kinini cane cirabura bucubakira imbere yamashure icubakira nimiringoti miremire iva kumabati yishure ubu rero iyo imvura iguye amazi yose yimvura aja murico kigega tukaca turonka amazi dukoresha

Inyubakwa z'amashure y'intango yo ku muyebe zifise utuzu twa siugumwe twa kisambere twubakishije amatafara ahiye hamwe ku mpome hasiziranga irera ahani, naho hasiziryirabura imiryango y'utwo tuzu himwe isa n'ivu iyindi nayoisiziranga iryo urwatsirubise, naho biri uko utwo tuzu twa si ugumwe turi ko turasaza, kuko gi ce co hepfo hasisiye cane, kubera ukunyagirwa.

Kw'shure ry'intango rya Makebuko umwigisha w'Ikirundi wo mu mwaka wa kabiri afise ubuhinga bwiza bwo kwigisha abana. Winjiye mw' ishure usanga ku kibaho handitse indome nkuru z'iminwe iruhande yazo yanditseho indome ntoya zazo kugira ngo abana biborohere kuzifata mu mutwe.

Kw'ishure ry'intango rya Kibezi, amasaha y'akaruhuko yageze. Abanyeshure benshi bari mu kibuga, bamwe muri bo bambaye umwambaro w'ishure wo mu mashure y'intango, abandi nabo barengejeko n'imipira y'imbeho. Hirya yabo kandi hari abanyeshure bambaye imyambaro itandukanye nabo, bambaye amashati yera, hamwe n'ijipo hamwe n'ipantaro vy'ubururu.

Kw'ishure ry'intango ryacu turafasha abana mu buryo butandukanye hejuru y'inyigisho baronkera mu mashure hari n'ibikinisho bitandukanye bashobora kwifashisha iyo hageze amasaha y'akaruhuko ushitse ku kibuga c'ishure ryacu hari ibikino bitandukanye bimwe abana bashobora kwinyerezako k hari n'ibindi bashobora kurirako uruvuma.

Ishure ry'intango ryo kwijabe rifise inyubakwa zishaje cane zisiza amaranga y'amabara atandukanye harimwayo umutuku na yera hamwe n'ayirabura ayo marangi yose yaraserutse, kubera ugusaza muri kanokanya imodoka y'umuyobozi w'ishure ihagaze imbere y'inyubakwa z'amashure.

Ishure ry'intango rya Buhonga, rigizwe n'inyubakwa zitandukanye, zubakishijwe amatafari ahiye , zikaba zisakajwe amabati yera. kukibuga c'iryo shure, hamwe hateye utwatsi, ahandi ntanakimwe kihateye. Muri kano kanya rero, amasaha yo gutaha yageze, bamwe mubanyeshure bakaba bamaze gusohoka , bariko bafata inzira zigenda muhir'iwabo.

Ku kigo c'amashure y'intango, mu biro vy'umuyobozi w'amashure, imeza ishasheko ibitambara; munsi hashashe igitambara cera, hejuru hashashe igitambara c'ibara ry'ubururu, hari intebe iri iruhande y'imeza, hari ifoto imanitse hejuru, y'umupatiri, idirisha riruguruye.

Inzu iboneka nkivuriro rito risakaje n' amabati asa nk' agahama impome zayo zisize irangi ry' umuhondo imbuga yayo iteyemwo utwatsi twiza cane irimwo n' ibiti vy' amashurwe ndetse muriyo mbuga harimwo n' impene iriko irarisha.

Ishure ritoyi rya kabondo riratey' imbere basi, irabire nawe rifis' ikizu kirekire cane c' ivyumba vy' amashure. Imbere yaco, har' umuhor' usakaye kubury' urik' urahac' utanyagigwa. Imbere y' amashure, har' ibibuga bibiri vy' inkino z' umupira w' amaboko.

Kubera irwirirana ry'abanyeahure mu Burundi, ibigo bitandukanye vy'amashure y'intango, bisigaye vyubaka amashure mu buryo bugezweho, aho usanga amashure amwe yubatse hasi, ayandi ageretse hejuru; mu ntumbero yo kworohereza abanyeshure kuva ku mashure yo hasi baduga kuyo hejuru, babashiriraho ingazi zibafasha kugirango, bave ku mashure yo hasi baja kuyo hejuru.

Kw'ishuri ry'intango rya Rutana , umwigisha w'icigwa c'icongereza yabonyeko abanyeshure ico cigwa ciwe kibagora gutahura , aca ahitamwo kubigisha akoresheje amashusho, aho nko kubigisha ibice bigize umubiri w'umuntu, ashushanya igice kimwe kukibaho agaca abandikira uko bacita mucongereza.

Ishure ry'intango ryacu ryanya biraba rifise inyubakwa za kera cane, ariko zigisa neza ku mpome z'amashure hasiza iranga igirabura ku gice c'amaja hasi ahandi na ho hasiz iranga ryera na yo hejuru zisakaja amabati yirabura ku kibuga c'amashure hamwe hateye itwatsi ahandi twari havuye, kubera rae mashure yakera cane.

Inyubakwa y'amashure matoya y'i gorofa yubakishijwe n'amatafarahiye ku mpome z'iyo nyubakwa hacavyeko imirongo imanuka n'icitse isiziranga irera imbere y'iyo nyubakwa haboneka ingazi ziva ku nyubakwa yo hasi ziduga ku nyubakwa yo hejuru.

Ishure ry'intango rya Bukeye rirateye imbere basi! Waruzi ko abanyeshure bose bigaho sasita babagaburira? Ugiye mu gikoni aho batekera, usangaho ibisafuriya binini binini bimwe batekeramwo indya z'abanyeshure biriko biratigita. Ku ruhande, usangaho amasahani abanyeshure barirako.

Kw'ishure ry'intangu ry'i wacu, abanyeshuri b'u mwaka wa kabiri icirwa c'ikirundi carabagoye cane, umwigisha amaze kubibona yaciye abandikira indome zose mu kirundi, azishira ku kibaho kugira ngo uko binjiye bazoje baraziraba bibafashe kutazibagira.

Ikigo c'amashure matoya kigizwe n'inyubakwa zitandukanye, harimwo izifise amabati asa n'agahama hakaba n'izifise amabati yirabura, kukibuga cizo nyubakwa haboneka hamwe hateye utwatsi, ndetse kurico kibuga haboneka n'ibombo abanyeshure bashobora kunyweraho amazi.

Kukigo c' amashure y' intango, haboneka inyubakwa zitandukanye, hari izisakajwe n' amategura, hari izisakajwe n' amabati y' ubururu bukeye, ku kibuga c' ico kigo , haboneka abana bambaye umwambaro w' ishure, hari n' abandi batambaye umwambaro w' ishure. Bariko barakina biboneka ko bari ku ruvuma.

Ishure ritoya ry'i Mahwa, rirangwa n'isuku ryinshi cane, uhashitse ubona akayira abanyeshure bacamwo gakubuye neza, ku mpande zose z'ako kayira, hateye utwatsi twiza n'udushurwe, inyuma y'ivyumba vy'amashure, nta gipapuro na hamwe canke uwundi mwanda n'umwe uhabona.

Ku kigo c'amashure y'intango haboneka inyubakwa igerekeranije rimwe, biboneka ko ari ivyuma vy'amashure. Yubatswe n'amatafari ahiye. Ku mpome zayo hacafyeko imirongo imanuka n'iyikitse isize irangi ryera. Bimwe muri ivyo vyumba vy'amashure birafunguye, ibindi navyo birugaye.

Ishuri ryacu ry'intango rirateye imbere cane ntiworaba ibaze nawe mu biro vyumuyobozi hariyo intebe zitandukanye zo kwicarako hariyo imeza hariyo utubati two gushiramwo ibitabo bitandukanye hariyo umubumbe w'isi hariyo ikarata yisi eka mbere turafise n'imashini isohora impapuro.

Ishure ry'intango rya Ruyigi rifise inyubakwa zishaje cane ntiworaba, yaba amabati azisakaye, ivyuma bishinze imbere y'amashure vyose vyuzuye ingese gusa, ikitavuzwe n'impome z'amashure, ku kibuga c'ayo mashure hateye ibiti birebire nta n'utwatsi tuharangwa hasi.

Amashure y'intango ya Giharo ni meza cane. Yubakishije amatafari ahiye, asakajwe amabati akomeye y'irangi y'ubururu, imiryango n'adirisha ntavyo bisize irangi ry'ubururu, eka n'utuzu twa sugumwe two kurayo mashure nuko. Ariko rero, hari ikibazo c'ivumbi, kubera ivumbi riva ku kibuga cayo mashure, n'amatafari yarahindutse asigaye asa n'ivumbi.

Icumba camashure gifise imiryango isize irangi ryurwatsi rutoto kigaragaramwo intebe zabanyeshure, harimwo iz isize irangi ryurwatsi rutoto kigaragaramwo intebe zabanyeshure harimwo izisize irangi ryagahama , abanyeshure bari basohotse kiretse umwana umwe yari asigayemwo yariko araraba kwidirisha aho bashize imipira yokwambara bigaragara ko hari hashushe bakaba bari bayikuye ,uwo mwana ataba umupira wiwe muriyo iri kwidirisha .

Ku kigo c'amashure y'intango c'Igihanga, uyu musi ntakazi kakozwe.ku kibuga har'igiti bamanikako ibendera ry'igihugu, ariko ibendera ry'igihugu ntarihari. Nta munyeshure, ntanumurezi wobona haba mu kibuga canke mu mashure.

Mucumba c'Amashure y'intango haboneka Ikibaho cirabura kimanitse ku ruhome rwico cumba, kurico kibaho hari ivyandiko bitandukanye vyandikishkjwe n'ingwa yibara ryera, hejuru handitse ibiharuro. Munsi yivyo biharuro handitse indome z'iperekeranya hari nayandi majambo yanditse mururimi rw'igifaransa.

Ishure ryacu ry'intanko ryubatse ahantu hagutse cane, ariko rero ivyo rikeneye sibike nk'abakunzi bagapirak'amaguru bakenera mu kibuga cuzuyemwo amabuye ku buryuguye hasi ashobora gukomereka reka mbere rirakeneye, naho abayobozi n'abigisha bashobora guhagarika imodoka zabo, kuko bazihagarika mu kibuga hagati bnyeshuri bari gukina barashobora kuzonona.

Ishure ry'intango rya kanyosha ryubakishijwe amatafari ahiye rirafise ninzu igerekeranije icafyeko imirongo imanuka hamwe niyikika isize irangi ryera eka nuruzitiro rusize irangi ryera Ariko ryaranyigiwe kuburyo utoba ugipfa kumenya ko ryera.

Ishure ry'intangu rya kavumu rifise inyubako ishaje cane yubakishije amatafari ahiye rifise umuryango umwe n'idirisha rimwe hejuru y'imiryango n'idirisha hari umurongo usizirangi ryera, ariko yabo matafari ni ryo rangi vyose vyarasengeseye bisigaye bigomba kwirabura, kubera ugusaza.

Ikigo c'amashure y'intangu cacu kiragutse cane gifise inyubakwa zitandukanye hariho izisiziranga igera ku mpome zigasakaza amabati y'umutuku hari n'izindi zisi zirangiry'umuhondo ku mpome ikibuga kiragutse cane hamwe hateye utwatsi ahandi nta twatsi tuhari.

Kw'ishure ry'intango rya mugere ,isaha y'icirwa c'ikarashishi irageze ,abanyeshuri bamwe bahagaze imbere y'ishure, baracari m'umwambaro w'ishure, bariko baritegura kugira bambare uw'ikarashishi, abigisha babo batatu bamaze kuwambara, bariko barishusha mukibuga barindiriye ko abana abaza.

Ikigo c'amashure matoya, gifise inyubakwa zishaje cane, kuko biboneka ko cari gisakajwe n'amabati yera, ariko ku gihande kimwe, ayo mabati akaba yarahindutse agomba gusa n'agahama, kubera ingese. Ku mbuga y'ico kigo, haboneka abana b'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, ndetse no kuri iyo mbuga haboneka igiti cumye, gihagaze hagati mu mbuga.

Inzu nini isize iranga rya agahama ku gice caye co hasi igice co hejuru gisiza irange igera, ariko ritera cane mu mbuga yayo hahagaze umuduga ufise iranga ritera cane inyuma y'iyo nzu haboneka ibiti birebire biri mu mbuga mu gice c'inyuma.

Ikigo c'amashure y'intango kigizwe n'inyubakwa y’ivyumba vy'amashure, iyo nyubakwa isakajwe amabati y'irangi ry'ubururu i miryango n'amadirisha vy'iyo nyubakwa biseze irangi ry'ubururu, hirya y'iyo nyubakwa haboneka akazu ka sugumwe k'abanyeshure heko yiyo nyubakwa, kandi haboneka umurima w'ibitoke, mu kibuga hagati hashinze igiti bamanikako ibendera ry'igihugu.

Ishure ryintango rya ruziba rifise inyubakwa zishaje cane irangi risize kumpome ryaraserutse ntiwoba ukibona nibara ryaryo amadirisha asize irangi ryurwatsi rubisi ibiyo vyaravuyeko kugice cohejuru naho hejuru yamadirisha hari udutafari dutobaguye dutuma abanyeshure baronka akayaga iyobari mwishure

Kukigo ca mashure yintango haboneka inyubakwa ishaje ko amabati yayo bigaragara ko ashaje Cane , hirya yiyonyubakwa , haboneka iyindi inyubakwa nziza cane igerekeranije, ibihome vyiyo nyubakwa hacafyeho imirongo yera imanuka niyindi ikitse yera Hagati yizo nyubako haboneka ibiti birebire.

Kw' ishure ry' intango rya Mukoni, umwigisha wo mu mwaka wa gatatu, yabonye ko abana yigisha bitaborohera gutahura ubwo butandukanye vy' imbarwa yariko arabigisha, aca ahitamwo kubibashushaniriza ku gipapuro kinini, akimanika ku ruhome rw'ishure, kubigango ukwo bonjour baze barabisoma, gutyo biborohere gutahura.

Ikigo camashure yintango kigizwe ninyubakwa zibiri zitandukanye gisize irangi ryumuhondo kumpome zikaba zisakaje namabati yera ariko ashaje cane imbuga yicokigo isa neza cane kuko itondetsemwo amabuye amabati yera ariko ashaje cane imbuga yicokigo isa neza cane kuko itondetsemwo amabuye hagati muriyombuga hari abana bicaye kudutebe bamwe bambaye impuzu zumuhondo hari numwana umwe muribo yicaye mugakinga kabamugaye

Mu cumba c'amashure kimwe co mu mashuri y'intango, haboneka urubaho abanyeshure bigirako, rwanditseko imyimenyerezo y'ibiharuro, umwana umwe akaba ariko arakora umwimyenyerezo ku kibaho, biboneka ko bariko barakosora imyimenyerezo umwigisha yabahaye bakora.

Icumba c'amashure c'abana b'imicuko, kibonekamwo ibikoresho bitandukanye, ushobora kwifashisha mu gihe bariko bariga. Harimwo intebe bicarako n'imeza bandikirako. Harimwo n'ibikopo birimwo amarangi bashobora gukoresha mu gihe bariko barashushanya.

Abarezi bo kwishure ryintango ryacu barazi kwigisha basi iyumvire nawe nkabana bo muwambere kugirango biboroherere gufata kumutwe ivyo bariko bariga vyinshi usanga barabishushanganya kugirango bavyige biborohere gufata kumutwe ivyo bariko bariga vyinshi usanga babishushanganije kuruhome kugirango bavyige babiharuro indome ivyamwa abagize umuryango hamwe nibindi vyinshi

Ishure ry'intango rya Kiremba rifise inyubakwa z'amashure zishaje cane, zubakishijwe amatafari ahiye. Imbere y'amashure hari umuhora muremure usakaye n'amabati, iyo uhaciye imvura iriko iragwa ntunyagirwa. Hubatse ibibuga bibiri vy'umupira w'amaboko bicafyeko imiringo yera ariko bitakiboneka neza.

Kukigo camashure yintango inyubakwa yivyumba vyamashure vyubakishijwe amatafari ahiye rishushanijeko umurongo ukitse usize irangi ryera amadirisha yiyo nyubakwa amwe aravumbuye ayandi arugaye hagati yiyo nyubakwa hariho uruzitiro rwishure hateye igiti kirekire cumukaratusi munsi yico giti haboneka umuvo utwara amazi yimvura hari nimyanda nyinshi yandagaye inyuma yiyo nyubakwa

Kw'ishure ry'intangu rya akayogoro abanyeshure b'mu mwaka wa kabiri bariko bari igicirwa c'ibiharuro umwigisha wabo w'umugore ahetse umwana ahagaze imbere yabo yabandikiye umwimenyerezo ku kibaho abanyeshure bamwe barahagaze bariko batarika intoke kugira bahitemwo baje gukora uwo mwimenye yerezo.

Ku kigo c'amashure y'intango hari inyubakwa zitandukanye biboneka ko hari ivyumba vy'amashure abanyeshuri bigiramwo izo nyubakwa zisiziranga iry'umuhondo ku mpome zazo .Mu kibuga cico kigo hamwe hateye utwatsi ahandi haboneka ko hatatwatsi tuhari hari n'igiti kimanitse ko'ibendera ry'igihugu gihagaze mu kibuga hagati.

Ikigo c'amashure y'intango ca Mutoyi n'ikigo ciza cane n'ukuri. Ehe eraba nawe, muri ico kigo barigisha abana bakomeye, barigisha abana bamugaye, arico gituma no ku ruzitiro rw'ishure ryabo usanga hacafyeko uwo umwana yicaye mu gakinga k'abamugaye.

Uyumunsi twagendeye amashure y'intango ya kabonga, dusanga afise inyubakwa zishaje cane. Twinjiye m'umwaka wa gatatu, dusanga k'umuryango ntamwango uhari, tugeze mw'ishure dusanga har'intebe nkeya zikoze nabi cane. Ntamunyeshure n'umwe yar'ariyo, nta n'umwigisha yar'ariyo. Ikibaho caho canditseko ivyandiko n'ingwa yera, biri m'ururimi rw'icongereza.

Ishure ryacu ry'intango rifise inyubakwa zitandukanye, hari izisakaja amabati y'umutuku, hari n'izisakaje ayirabura. Mu kibuga hari igiti kire kire, hasi hateye utwatsi, hari n'ibombo ry'amazi abanyeshuri bakoresha iyo banyotewe n'iyo bashaka kugira isuku.

Ishuri ry'intango rya Mutoyi, rirashobora kwakira abana bamugaye. Ku ruzitiro rwaryo rero, hasize irangi iryera, hashushanijeko n'umwana yicaye mu gakinga k'abamugaye, kugira ngo uwuhita wese ashobore kubona yuko aho hantu bashobora kurera abana bamugaye. Inyuma y'urwo ruzitiro, hateye utwatsi twiza cane ntiworaba.

Kw'ishure ry'intango rya kabezi amasaha yo gutangura ivyirwa ntaragera abigisha bamaze gushika ku kazi bahagaze mu kibuga bariko bararamukanye harimwo abagabo n'abagore bambaye impuzu z'amabara atandukanye ayo umuhondo ayera hamwe n'ayirabura imodoka y'umuyobozi wishure ihagaze inyuma yabo.

Icumba c'amashure cubatswe n'amatafarahiye kibonekamwo intebe icenda z'abanyeshure kibonekamwo nakabati ko kubikamwo amakaye kibonekamwo n'urubaho rwanditseko indome a ntoya yanditse n'irang irya agahama.

ku ishure ritoya rya Mukoni isaha yo gutaha yamaze kugera twinjiye mu mwaka wa mbere dusanze ishure rigaragara abanyeshurire n'abigisha bose bamaze gutaha mw'ishure twakiriwe n'intebe zikozwe mu mbaho n'ibihome vy'iryo shure bisize irangi ryera.

kw'shure ry'intango rya buyenzi abana bigire ahantu heza basi! ehe nawe hasi hasize iranga ryiza ry'umutuku imiryango isize iranga ryiza ry'urwatsi rubisi, intebe bigirako, hejuru zikoresheje imbaho hasi naho zikoresheje ivyuma, mu mwaka wa kane rero muri kano kanya abana bagiye gukina, umwana umwe wenyene ni we yasigaye mw'ishure kubera ubushuhe bwaho rero n'imipire abana bamanitse kwidirisha.

Ishure ry'intango rya Buhonga ni ryiza cane ntiworaba. Rifise inyubakwa nziza cane kandi zikomeye. Hasi zisize irangi ry'agahama, ku mpome zisize irangi ry'umuhondo nayo hejuru zisakaje amabati ameze nk'amategura. Imbere y'ishure hateye utwasi twiza cane. Hari n'ibiti birebire bizana akayaga keza, ndetse harimwo n'ibiti vy'ivyamwa.

Uyu munsi naciye kw'ishure ry'i wacu ry'intango ndavye aho bamanika amatangazo nsangana ni menshi atandukanye. Hari ayerekana amategeko agenga ishure, hari ayerekana ko abanyeshuri batoye ibibazo, hari n'ayerekana ibitigiri vy'abanyeshure biri mu mashuri atandukanye. Amwe yanditse ku mpapuro zera, ayandi yanditse ku impapuro z'umutuku.

Amashure yisumbuye yacu afise inyubako zitandukanye harimwo n'izubakishije amatafarahiye uruzitiro rwayo na rwo rukaba rusiziranga igera mu kibuga c'amashure yacu nta twatsi tuhateye, ariko hateye ibiti birebire bituma turonka akayaga keza iyo turi mw'ishure.

Ku kigo c'amashuri yisumbuye yacu, har'inyubakwa zitadukanye harimwo izigerekeranije hamwe n'izisazwe, nzose zubakishijwe amatafari ahiye harimwo nizisakajwe amabati yera, ku kibuga c'amashure nta twatsi tuhateye kiretse ibiti birebire biteye inyuma y'amashure bituma abanyeshure baronka akayaga keza iyo bari mw'ishure.

Inyubakwa zo kw’ishure ry'isumbuye ryacu ni iza kera cane kandi ziriko zirasaza, zubakishije amatafari ahiye zikaba zisakajwe amabati yera ariko yaguye ingese akaba asigaye yirabura, imbere ya mashure nta twatsi tuhateye canke amashurwe kiretse ivu gusa riharangwa, amashure akikujwe n'ibiti birebire bituma turonka akayaga keza iyo turiko turiga.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mweranda ryo mugisagara ca Bujumbura rirangwa n'isuku ryinshi cane imbere yirembo yiryo shure hasize isima iyo uhashitse usanga hakubuye neza cane, uruzitiro rwaryo rwubakishije amatafari ahiye naho hejuru yirembo hamanitse akapa gacafyeko inuma kanditseko kwari kwishure ryitiriwe mutima mweranda ryo mu gisagara ca Bujumbura.

Ishure ryacu ryo mu mwaka w'umunani ryubakishije amatafarahiye rifise umuryango usiziranga irisa n'ivu ku mpande hamwe no hejuru y'imiryango hasiziranga igera, ariko ayo maranga yose akaba yaraserutse cane mu kugara dukoresha akagufura igatoy' agasa n'umuhondo ku buryo woshaka kutwibavyo mworohera cane kwinjira.

Inyubakwa zo ku mashure yisumbuye yakome yinegukirasazi ni inyubakwa nziza, kandi zikomeye cane zubakishije amatafara ahiye zitsiiza amaranga atandukanye ku mpome, harimwo aya sa n'ivu hamwe na yera ku miryango yazo no ku madirisha asiziranko iryo urwatsi rubisi.

Ishure ryisumbuye rya komine Mabanda, rifise inyubakwa zitandukanye, harimwo izigerekeranije n'izitagerekeranije; zose zubakishije amatafari ahiye, kandi zisakaje amabati yera. Imbere y'amashure hateye utwatsi, ahandi hateye uduti tw'udushurwe tugufi, eka mbere ahandi naho nta nakimwe kihateye.

Ishure ryisumbuye rya Komine Nyarusange rirafise ubukene bw'amazi. Muntumbero yo guhangana n'ico kibazo, ubuyobozi bw'ishure bwubatse ibigega vyubakishije isima, gutumberezako imiringoti izana amazi y'imvura avuye ku mabati y'amashure, kugira ngo aje muri ico kigega, babone amazi yo gukoresha.

Ishuri ryisumbuye rya komine Mugongomanga ryubatse ku musozi uhanamye cane kubera iyo mpamvu imwe mu nyubakwa zo kurayo mashuri amabati yayo yaraguruwe n'umuyaga ku kibuga cayo ma shuri hari ibimanga vyishi hamwe hateye ivyatsi ahandi ntabihari.

Ishure ryisumbuye ry'indari ry'igitega rifise inyubakwa zakera cane ariko zigikomeye zisize amaragi y'irabura ay'ubururu hamwe nay'umuhondo, imiryango yazo niy'ivyuma isize iragi risa n'ivu, uravye ukuntu zisa neza ntiwokwemera kwar'izakera.

Kw'ishure ryisumbuye rya Kiryama, hari inyubakwa za kera cane ariko zigikomeye zubakishije amatafari ahiye, zisakaje n'amabati ameze nk'amategura. Kubera ko iryo shure ribako abana benshi, mu ntumbero yo kwagura amashure, ubuyobozi bw'ishure buriko bwubaka ayandi mashure, agizwe n'inzu zigerekeranije.

Ishure ryisumbuye rya komine Mutaho, rifise inyubakwa nziza cane , zubakishije amatafari ahiye, zishushanijeko imirongo imanuka hamwe niyikitse isize irangi ryera kumpome kandi zisakajwe n'amabati yera. Uciye inyuma yizo nyubakwa, haracandagaye ibimanyu vy'amatafari kuko izo nyubakwa ari nshasha zubatswe vuba cane.

Kw'ishure ry'isumbuye rya komine vyiza, isaha y'icirwa c'ikarashishi yamaze kugera ku banyeshuri bo mu mwaka w'icumi, babiri muri bo bamaze gusohoka biteguye bambaye umwambaro w'ikarashishi ufise amabara y'agahama na yirabura na yera bagiye bagana ku kibuga.

Ishure ryisumbuye ryo mu kabondo ryari rifise inyubakwa zishaje cane zibakishije amatafari ahiye zikagira amabati yirabura. Mu guhangana n'ikibazo c'izo nyubakwa zishaje, ubuyobozi bw'ishure bwubatse iyindi nyubakwa igerekeranije gatatu yubakishije anatafari ahiye , mu kibuga c'iryo shure hahagaze igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye rya ko minenyabiraba rifise inyubakw ziri ko zirasaza zisiza amarangi yirabura ayubururu hamwe n'ayo umuhondo, ariko yose yaraserutse cane amabata zisakaye yari yera, ariko ubuwasiga yasan'agahama, kubera ingese.

Ishure ryitiriwe Umugabekazi w'ikigongwe ryo mu kanyosha, rifise inyubakwa zitandukanye zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisakaje amabati yera. Uruzitiro rw'iryo shure, rusize irangi ryera, rwanditseko ivyandiko n'irangi ryirabura hamwe n'iry'ubururu harimwo amazina y'iryo shure.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda misheri, amasaha yo gutaha yageze, bamwe mubavyeyi baje gutora abana babo, bahagaritse imiduga y'irabura ,iyagahama hamwe n'iyera kubibuga hagati, abandi bana nabo bicaye mukibuga bambaye umwambaro w'ishure barindiriye abavyeyi babo ko baza kubatora.

Umwigisha w'icirwa c'ibiharu kw'ishuri ryisumbuye rya komine gishubi ,aritanga cane atiziganya. Igihe twinjira mw'ishuri ry'umwaka w'indwi ,twasanze ikibaho c'uzuye imyimenyerezo y'ibiharuro ,yahaye abanyeshure kugira bakore, bibafashe gutahura neza ivyo bize.

Kwishure ryisumbuye rya komine Gihosha, amasaha yogutaha yamaze kugera, bamwe mubanyeshure bamaze gusohoka bafashe inzira yerekeza muhira iwabo, abandi nabo baracarari kukibuga barindiye abavyeyi babo ko baza kubatahana . Bose bambaye umwambaro w’ishure ugizwe nishati zera ama jipo hamwe nama pantaro bisa n’umuhondo.

Kw'ishure ryisumbuye rya Kibenga hari inyubakwa nyinshi zitandukanye, zimwe murizo ziragerekeranije izindi nazo ntizigerekeranije, zose zubakishije amatafari ahiye, harimwo nizisakaje amabati asa n'urwatsi rubisi, ku kibuga ciryo shure hateye ibiti vyinshi, naho iyo uciye imbere yrieyo shure amasaha yo gutaha yageze usanga hari imodoka nyinshi zije gutora abana.

Kw'ishure ryisumbuye rya komine Makamba, abanyeshure bamaze gutaha, twinjiye m'umwaka w'icenda nta munyeshure n'umwe tuhasanze nta n'umurezi, harimwo intebe zitondetse neza zikoze mu mbaho, ku kibaho naho handitseko umwimenyerezo abanyeshure batahanye gukorera muhira.

Kw'ishure ryisumbuye rya Gihosha amasaha yo gutaha aregereje, imiduga itahana abana yamaze kuhagera , ihagaze imbere y'ishure ifise irangi ryera n'iry'ubururu .Bamwe mu bana baratanguye gusohoka bambaye umwambaro wabo w'ishure ugizwe n'ishati zisa n'umuhondo ,ijipo hamwe n'ipantaro zisa n'agahama.

Umwigisha wicigwa cibiharuro kwishure ryisumbuye rya rubirizi yabonyeko abanyshure bo mumwaka windwi icigwa ciwe kibagora cane acahitamwo kuzohora abaha imyimenyerezo myinshi kugirango biborohere kubimenya, ubu rero iyo winjiye muriryo shure usanga kukibaho huzuye imyimenyerezo yibiharuro uwo mwigisha yabahaye.

Imwe munyubakwa zo kw'ishure ryisumbuye ryacu, ni inzu ndende cane igerekeranije gatatu, yubakishije amatafari ahiye, ishushanijeko imirongo imanuka hamwe n'iyikitse isize irangi ryera, ikaba isakaje n'amabati yera. Mukibuga c'amashure yacu, hamwe hateye utwatsi, ahandi naho ntanakimwe kihateye.

Kw'ishure ryisumbuye rya komine kabezi hari inyubakwa zitandukanye zimwe murizo ziragerekeranije izindi nazo ntizigerekeranije . Zose hamwe zubakishije amatafari ahiye, nyinshi zisakaje amabati yera nkeya nazo zisakaje ayirabura Kandi ziranashaje cane .

Kwishure ryisumbuye rya Cibitoke, hari inyubakwa nyinshi zitandukanye. Hari izanbanyeshure bigiramwo zubakishije amatafari ahiye zifise namabati yirabura, hirya yizo hari izindi nyubakwa zigerekeranije zikaba ari uburaro bw’abanyeshure, inyuma yizo nyubakwa hateye ibiti birebire cane.

Kw'ishure ryisumbuye rya Rubanga, abanyeshure baharonkera ubumenyi butandukanye, haba mu vyigwa, ndetse no mu mico kama. Muri kano kanya, abagize umugwi w'abatimbo, bariko baravuza ingoma. Bambaye ibitambara vyera n'ivy'agahama; naho umwigisha wabo, yambaye agakoti k'amaboko magufi, ahagaze imbere y'abo ariko araraba uko bazivuza.

Zimwe munyubakwa zo kumashure yisumbuye ya komine Buyenzi zubakishije amatafari aturiye, zikaba zisakaje n'amabati yera. Muri kano kanya, abanyeshure bo kuri iryo shure bari mu mwanya wabo w'akaruhuko. Bamwe muri bo, bari mu gice cegereye uruzitiro rw'iryo shure giteyemwo utwatsi. Bamwe baricaye abandi barahagaze, bakaba bambaye umwambaro w'ishure.

Inyubakwa y'amashure y'umwaka w'icenda yo kw'ishure ryisumbuye rya komine Kirundo, n'inzu nziza cane isize amarangi y'umuhondo kumpome, ikaba ifise amadirisha manini cane. Amwe muriyo aruguruye muri kano kanya. Mw'ishuri naho, har'intebe nziza zikoze n'imbaho hejuru, zikanba zifise amaguru y'ivyuma. Hasi hasize isima nziza cane.

Ishure ry'isumbuye rya Bwiza riri ku masanganzira y'amabarabara abiri. Rimwe muriyo rishashemwo amabuye, irindi naryo ni iryivu. Ku mpande zose ziryo barabara ry'ivu hari amazu badandarizamwo ibidandazwa bitandukanye, reka mbere hari n'abantu badandariza musi y'imitaka.

Ishure ryisumbuye rya komine Gisozi, rifise inyubakwa nziza kandi zikomeye cane. Zubakishije amatafati ahiye, zikaba zisakaje amabati asa n'agahama. Mukibuga c'amashure, hateye utwatsi tumeze neza, nayo akayira gaca mukibuga kakaba gasakaye, iyo uriko urahaca imvura iriko iragwa ntushobora kunyagirwa.

Ishure ritoya ry'igisozi, rirangwako'isuku ryinshi cane, rifise inyubakwa nziza zubakishije amatafara ahiye zikagira amabata asa n'urwatsi rubisi ku kibuga cayo mashure hateye utwatsi twiza cane hamwe n'amashurwe akayirakagana ku giti kimanikwa kw'ibendera ry'igihugu gasizemwo ikaburimbi.

Inyubakwa zo ku mashure yisumbuye yacu ziratandukanye, murizo harimwo izigerekeranije, hakabamwo n'izisanzwe. Zose zubakishijwe amatafari ahiye ,zikaba zisakajwe amabati afise amabara atandukanye, harimw'ayagahama, ayirabura hamwe n'ayandi. Zimwe murizo nyubakwa kandi ziracariko zirubakwa ntizirahera.

Amashure y'intango yitiriwe aba kelubiyo mu gasekebuye afise inyubakwa nzeza cane harimwo izigerekeranije zubakije amatafarahiye zikaba zifise n'amadirisha manini cane, kandi y'ibiyo ku ruzitiro rwayo mashure hamwe hasiziranga igera hakaba harimwo ivyandiko vy'amabara atandukanye harimwo ay'ubururu ayatukura hamwe n'a yirabura.

Ishure ryisumbuye rya Bubanza rigizwe ninyubakwa nziza harimwo nizigerekeranije zose zubakishijwe amatafari ahiye zisakaje amabati yera kukibuga ciryo shure ntatwatsi turangwa kiretse amashurwe magufi ateye imbere yamashure mukibuga hagati hashinze igiti kimanitseko ibendera ryigihugu.

Ishure ryisumbuye rya komine Musaga , rifise inyubakwa ndenede igerekeranije gatatu, yubakishije amatafari ahiye, rifise imiryango n'amadirisha bisize irangi ry'ubururu, risakaje amabati yera. Kukibuga ciryo shure , hateye amashurwe magufi.

Ishure ryisumbuye ry'indaro rya Gitega, ririmwo inyubakwa zitandukanye, zose zubakishije amatafari ahiye. Harimwo izisakaje amabati yirabura, hakaba n'izisakaje amabati yera. Muri ico kigo c'amashure kandi, ahenshi hateye ibiti birebire eka mbere hari n'ahateye utwatsi ku kibuga.

Umwigisha w'igifaransa kwishure ryisumbuye rya komine Kiganda , yigisha neza cane, mukworohereza abana kumenya amajwi atandukanye agize amajambo , yabahaye uturorero twinshi turimwo ayo majwi ,atubandikira kukibaho, indome zigize ayo majwi yabigishije aca azandika n'ingwa yibara ry'umuhondo.

Ku ishure ry'isumbuye rya komine Kanyosha, amasaha yo gutaha yo ku mugoroba yageze mbere n'akazuba kariko karaka karengera, ku kibuga ciryo shure muri kano kanya nta munyeshure numwe aharangwa kiretse imodoka zibiri z'abayobozi , imwe iriko irasohoka ikibuga iyindi iracahagaze munsi y'inyubakwa y'ishure.

Ishure ry'intango rya mugere rifise inyubakwa nziza cane, kandi zikomeye zifise umushinge w'amabuye zubakishije amatafarahiye zisakaje n'amabati yera, na ho ku ruhome rw'ayo mashure hamwe hasiz iranga irera inyuma y'amashure n'imbere y'amashure hose hasizisima ku kibuga c'amashure hateye uduti tureturetw' amashugwe.

Kw'ishure ryisumbuye rya mutanga amasaha yogutaha yageze bamwe mu banyeshure bamaze gusohoka bahagaze mu kibuga bambaye imyambaro y'ishure ryabo ishati ryera nama pantaro nama jipo asa n'umuhondo bamwe bariko berekeza inzira ingana mu mihana yabo abandi bicaye ku kibuga barindiriye yuko abavyeyi babo baza kubatora.

Ishuri ryisumbuye ryitiriwe umweranda Gaburiyeri ryo mu gisagara ca Bujumbura rirangwa n'isuku ryishi cane, Uruzitiro rwiryo shure rwubakishijwe amatafari ahiye imbere n'inyuma harwo hateye ibiti birebire umuvo utwara amazi wimbere yiryo shure urasukuye cane eka n'ibarabara riri imbere yiryo shuri rishashemwo amabuye.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda gaburiyeri, rifise isuku cane ntiworaba .Uruzitiro rwaryo rwubakishije amatafari ahiye, imbere n'inyuma yarwo, hateye ibiti birebire vyiza cane, umuvo utwara amazi w'imbere yiryo shuri urasukuye, ibarabara riri imbere yiryo shure rishashemwo amabuye.

Kw'ishure ry'isumbuye rya commune Rumonge amasaha yo gutangura ivyirwa ntaragera, bamwe mubanyeshure bamaze kuhagera , bambaye imyambaro iranga ishure ryabo bahetse indaho babikamwo vyabo mumugongo bahagaze muturwi baramukanya ku Kibuga ciryo shure hashinze igiti kimatseho ibendera ryigihugu.

Mw'ishure ryacu ryo mu mwaka w'umunani imeza y'umwigisha iriko ibikoresho bitandukanye vyiwe hariho agaca murongo gasa n'umuhondo ariho ingwa zera zo kwandika ku kibaho hakaba no zupapuro dutoduto hamwe n'ikaramu yo kwandika, kubera mwigisha wacu akunda kunywa amazi hateretse n'igikombe ciwe akoresha mu kunywa amazi z i.

Kimwe mu biranga amashure yisumbuye n'uko ikintu cose gikorerwa ku mwanya waco. Iyo winjiye mw'ishure usanga ku kibaho hashushanije urutonde rw'ivyigwa kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, icigwa cose kikaba gifise isaha yaco.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga, amasaha yo gutaha yageze, bamwe mu banyeshure bamaze gusohoka bambaye umwambaro uranga ishure ryabo, ugizwe n'ishati zera, ijipo n'ipantaro vy'umuhondo, bahetse indaha zabo mu mugongo bariko batera bagana mu mihana yabo.

Ishure ryacu ry'umunani, ryubakishije amatafari ahiye, rifise umuryango usize irangi risa n'ivu, ku mpande no hejuru y'umuryango hasize irangi ryera, ariko ayo marangi yose akaba yaraserutse cane mu kugara dukoresha akagufuri gatoya gasa n'umuhondo kuburyo uwoshaka kutwiba vyo mworohera cane kwinjira.

ishure ryisumbuye rya cibitoke rifise inyubakwa zitandukanye muri zo harimwo izigerekeranije hakaba nizisanzwe zose zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati yera ku kibuga cyayo mashure nta twatsi tuhateye kiretse udushurwe t'ugupfi duteye imbere y'amashure.

zimwe mu nyubakwa zo kwishure ryisumbuye ry'indaro rya matana zirashaje cane amaranga atandukanye asize ku mpome z'ayo mashure yaraserutse cane ntiworaba na yo amabati yera yarazisakaye yarahinduye ibarasigayo agomba gusa n'agahama kubera ingese impande y'izo nyubakwa hari biti birebire cane

ishure ry'intango rya kabondo rifise inyubakwa zishaje cyane zubakishije amatafari ahiye na yo hejuru zisakaja ma bati ameze nk'amategura inyuma y'amashure hateye ibiti birebire naho imbere y'amashure ku kibuga nta na kimwe kihateye reka nta n'utwatsi namba wohasanga

Kw'ishure ryisumbuye rya komine ka menge amasaha yo gutangurira ivyirwa aregereje bamwe mu banyeshure bageze mu kibuga bambaye umwambaro wabo w'ishure usa n'ubururu bahetse n'indahababikamwo'ibikoresho vyabo mu mugongo hirya yabo uhahagaze imiduga ibiri umwuk abari umuduga w'ishure uwuni na wukabari uw'umuyobozi w'ishure.

Ishure ryisumbuye rya komine kanyosha, muri kino gihe abana bariko barakora ibibazo, igihe twahaca amasaha yo mugitondo twasanze mu mwaka w'indwi abana bicaye mw'ishure bambaye umwambaro uranga ishure ryabo ugizwe n'ishati zisa n'umuhondo amajipo n'amapantaro yirabura, bicaye ku ntebe zikoresheje kumbaho umwe wese araba imbere y'iwe ku rupapuro gwiwe gw'ikibazo.

Benshi mu babyeyi barereye kwishure ryisumbuye rya kibenga bafise imiduga yabo, muri kino gihe amasaha yo gutaha yegereje bamwe bamaze kuhashika imodoka zabo zihagaze mu kibuga zifise amabara atandukanye harimwa ayera ayatukura hamwe n'ayirabura barindiriye ko isaha igera kugira abana babo basohoke maze babatahane.

Ishure ryisumbuye ryako miene gihogazi rifise inyubakwa nziza cane zubakishije amatafarahiye zikaba zisakaje amabati yera ku kibuga cayo mashure hateye amashurwi magufi magufi reka mbere harateye n'ibiti vy'ivyamwa harimwo ivyo amapapaye hamwe n'ivyo amavoka.

Ishure ryisumbuye rya Karusi, rifise inyubakwa nziza cane ziteye igomwe. Zisize amarangi y'agahama hamwe n'ayera ku mpome zazo, imiryango n'amadirisha navyo bisize irangi ry'ubururu. Hagati y'inyubakwa n'iyindi hateye utwatsi twiza cane, nayo kuva ku nyubakwa uja ku yindi, hari akayira gashashemwo utubuye tumeze neza.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'indaro rya komine Nyakabiga , hari inyubakwa nyinshi zitandukanye. ugeze kuriryo shure, iburyo bwawe hari inyubakwa z'amatafari ahiye zisakaje amabati yera, izo nizo anbanyeshure bigiramwo. Naho ibubanfu bwawe, ubona inyubakwa zisakajwe amabati asa n'agahama zikaba arindaro z'abanyeshure.

Imwe mu nyubakwa zo kw' ishure ryisumbuye rya cibitoke, n'Inzu y'igorofa igerekeranije gatatu ,yubakishije Amatafara ahiye, ifise imirongo imanuka n'iyikitse isiz' irangi ryera ku mpome, ifise Imiryango n'Amadirisha bisize irangi ry'ubururu, isakaje Amabati yera.

Ishure yacu y'umwaka w'umunani ifise inyubako ayubakishije amatafari ahiye ikabisakaje amabato ameze nk'amategura, ku ruhome rw'ishure hariho ya matafara atobaguye atuma turonka akayaga keza turi mw'ishure, inyuma y'ishure ryacu haramanitsa icumba tuvugiriza kw'inkengeri hakaba hateye n'amashurwa afise amababinkay'amateke.

Ishure ryisumbuye rya Makamba rigizwe n'inyubakwa nziza cane, zifise irangi ry'agahama ku gice co hasi, nayo hejuru zisize irangi ryera, izo nyubakwa kandi zisakajwe n'amabati yera akomeye cane, hagati y'inyubakwa niyindi hateye utwatsi, naho kuva ku nyubakwa uja kuyindi hari akayira gashashemwo amabuye.

ishure ryisumbuye rya mukoni rifise inyubakwa zagutse cane twinjiye mu mwaka w'umunani n'ishure ryagutse risize irangi ry'umuhondo ku mpome rifise n'amadirisha manini amwe mbere aruguruye nta munyeshure n'umwe tuhasanze canke umwigisha intebe zaho ziratondetse neza mw'ishure zikozwe mu mbaho zikagira amaguru y'ivyuma

Ishure ryisumbuye rya komine Gihosha ryubakishije ibikoresho bikomeye cane. Impome zaryo zubakishijwe amatafari ahiye, imbere yamashuri hashinze ivyuma bisize irangi ryubururu, bifata amabati kugirango ntaguruke. Twahaciye amashuri yamaze kwinjira, dusanga harabana bakeya bacerewe, bicaye kugatebe kimbere y'ishure bambaye imyambaro y'ishure igizwe n'amashati asa nubururu, amajipo nama pantaro navyo bikirabura.

kw'ishure ryisumbuye ryo mu buyenzi abanyeshuri bo mumwaka w'umunani bicaye mu ishure. Bambaye umwambaro uranga ishure ryabo amashati yera hamwe n'amapantaro n'amajipo asa n'ubururu bariko barakora ikibazo .Uwo mwigisha yabandikiye ikibazo ku kibaho maze yicara imbere yabo kugira abacunge ntibacibe uwo mwigisha yambaye ishati isa n'ubururu.

Ishure ry'isumbuye rya komine Gisuru rifise inyubakwa nziza cane kandi zigikomeye, zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisakaje amabati asa n'agahama. Ku kibuga c'ayo mashure hateye utwatsi twiza cane nayo inzira ica kuri ico kibuga irasakaye neza, iyo uhaciye imvura iriko irarwa ntushobora kunyagirwa.

Uyu munsi twagendeye ishure rikuru ryitiriwe mutima mweranda, n'ishure ryiza cane ry'akarorero pe, ukigera imbere y'amarembo y'iryo shure wakigwa n'isuku ryinshi cane kuko usanga hakubuye neza hakaka, mu marembo y'iryo shure harakapa gashushanijekwo inuma, ugeze imbere usangayo ibiti vyinshi ukakigwa n'akayaga kavyo.

Ishure ryisumbuye rya mwaro rifise inyubakwa zitandukanye ukihagire ushikira ku nyubako igerekeranije iyo na yoikaba ari uburaro bw'abanyeshure wigiwe imbere ubona izindi nyubakwa zitagerekeranije izo na zo zikaba ari ivyumba vy'amashuri abana bigiramwo izo nyubakwa zose zubakishije amatafarahiye hagati yizo nyubakwa mu kibuga hateye ibiti birebire.

kw'ishure ryisumbuye rya Ruziba, zimwe mu nyubakwa zirashaje cane, ubuyobozi bwiryo shure rero buriko buregeranya ibikoresho kugira bushobore kuzisanura, niyo mpamvu ku kibuga ciryo shure harunze ikirundo c'umusenyi kirekire cane, mu mwanya wa karuhuko usanga bamwe mu banyeshure biyicariye kurico kirundo bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'ishati zera, amajipo hamwe n'amapantaro ya gahama.

Ishure ryisumbuye ryacu, rifise inyubakwa zikomeye cane; zimwe muri zo zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zisize irangi ryera ku mpome. Uruzitiro rw'amashure hamwe rwubakishije amabuye, ahandi naho rwubakishije amatafari ahiye; mu kibuga hateye ibiti vyinshi kandi birebire, bituma iyo uhageze wumva uronse akayaga keza.

Kw’ishure ryisumbuye ryacu hari inyubakwa zitandukanye kandi ziteye igomwe. Zubakishijwe amatafari ahiye zikagira imiryango n’amadirisha asize irangi ry’ubururu. Hagati y’inyubakwa hari ikibuga ciza giteyeko itwatsi, kikabako n’udushurwe twiza hamwe n’ibiti bire bire bitanga akayaga.

Amashure yisumbuye yako mineburambi agijwe n'inyubakwa zitandukanye imwe muri zo ni nzu y'igorofe igerekeranije gatatu yubakishije amatafarahiye ikabaisakaje amabati yera ku nkome z'iyo nyubakwa hashushanijeko imirongo imanuka hamwe n'ikitse isizirango igera imiryango n'amadirisha y'iyonwba bakwa isiza iranga iryo ubururu.

Kw'ishure ryisumbiye rya buhonga hari inyubakwa nyinshi zitandukanye ucinjira mu kuboko kwawe kw'bubamfu hari inyubakwa z'amashuri abana bigiramwo wigiwe imbere gato, naho ubona inyubakwandende y'igorofe igerekeranije ikaba ari uburaro bw'abanyeshure.

Ishure ryisumbuye ryacu, rifise inyubakwa nyinshi zitandukanye, harimwo izubakishijwe amatafari ahiye, izisize irangi ryera kumpome eka mbere hakaba harimwo nizigerekeranije. Kukibuga c'amashure iwacu ,ntatwatsi tuhateye, kiretse igiti kimwe kirekire kirimbere y'inyubako.

Kw'ishure ryisumbuye rya kamenge amasaha yo gutaha aregereje abavyeyi barereye kuriri shure benshi baza gutora abana babo n'imiduga yabo muri kano kanya rero imiduga n'imyinshi ku kibuga imwe irirabura iyindi irera barindiriye ko isaha igera kugira batahane abana babo.

Inzu y'igorofa nziza cane, ifise amadirisha meza, igerekeranye rimwe. Biboneka ko hari ikigo c'amashure, kuko hari n'abana b'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, bicaye munsi y'iyo nzu.

Ku kigo c'amashure yisumbuye haboneka inzu irimwo ibitabo vyinshi biboneka ko ar'inzu yo gusomeramwo ibitabo, muriyo nzu hateretsemwo utudobo two gutamwo umwanda hamwe n'akabido k'umuhondo ndetse harimwo n'ikarato y'inzoga.

Kw'ishure ry'intango ry'i manyoni, umwigisha w'umwaka wa gatatu yabonye ko abanyeshure yigisha icigwa c'ibiharuro kitaborohera cane acabandikira ku kibaho ibiharuro vyo guteranya akoresheje ubuhinga bwo gusambura.

Ikigo c'amashure gifise imbuga nini, gifise ivyumba vy'amashure vyubatswe muburyo bugezweho Kuko rigerekeranye incuro zitatu, mur'ivyo vyumba vy'amashure bigaragara ko atabanyeshure barimwo ,uravye mukirere co hejuru yayo mashure urabona ko imvura yarigiye kurwa.

Ishure ryisumbuye rya Kibenga rifise inyubakwa nziza kandi nshasha. Zubakishije amatafari ahiye, zisakaje n'amabati yera. Ikibuga ciryo shure kiragutse cane, n'aho imbere y'amashure hateye amashugwe, hirya y'amashure hateye ibiti vyinshi bizana akayaga keza iyo abanyeshure bari mw'ishure.

Abanyeshure bo mw'ishure ryisumbuye bicaye mw'ishure umwe wese ku ntebe yiwe, imbere yabo hari urubaho rwirabura hari ivyanditse kur'ico kibaho biboneka ko gishobora kuba cari ikibazo bariko barakora kuko ubona ko umwe wese yicaye araba mw'ikaye yiwe iri imbere yiwe ku ntebe, umwigisha wabo yicaye imbere yabo yambaye umupira w'ubururu biboneka ko yariko arabacunga kugira ngo batiba.

Mucumba c' amashure cokumashure yisumbuye, haboneka urubaho rwirabura rwanditseko ivyandiko vyanditswe n'ingwa yera, bibonekako abanyeshure bomuriryo shure bariko biga icigwa c'ubushakashatsi.

Ku kigo c'amashure yisumbiye carise rutovu inyubakwa zaho zaba izo uburaro ubw'abanyeshure zaba ivyumba vy'amashure zose ziregerekeranije, kubera ubwinshi bw'abanyeshure ku kibuga hagati hashinze igiti kimanitse kw'ibendera ry'igihugu na ho imbere y'inyubakwa hateye udushurwe twiza cane.

Ikigo camashure yisumbuye gifise inyubakwa nziza yigorofa yubakishijwe namatafari ahiye ikaba igerekeranije rimwe mumbuga yico kigo haboneka abanyeshure bambaye umwambaro wishure hari nabandi barihirya bambaye imyambaro yikarashishi biboneka ko bari bavuye gukora ikarashishi kuko bariko baranywa amazi

Ishure ryisumbuye rya rubanga rirangwa n'isuku ryinshi cane gucinjira kuri iryo shure inzira yose ucamwo nta gishanga wohabona, kuko hashashudutafari ahandi hasizisima ahatarisima har utwasi twiza duteye cane ku kibuga c'iryo shure.

Kw' ishure ryisumbuye ryacu, amasaha yo gutangura ivyirwa ntaragera. Naho birukwo rero, hari abanyeshuri bake bamaze kuhashika . Bahagaze mu mirwi ibiri , bambaye umwambaro w' ishure , hari n' abarengejeko imipira y' imbeho, abandi nabo baracafise indaha zabo mu mugongo, batwaramwo ibikoresho .

Ishure ry' isumbuye rya Buyenzi riri kumasanganzira y' amabarabar' abiri, rimwe rishashemw' amabuye, irindi naryo ni ry'ivu, kumpande zose ziryo barabara ry' ivu, har' amazu yo kudandarizamwo, hari naba dandariza munsi y' imitaka kubury' abanyeshure bakeney' ico bagura bitarinda kubagora.

Kw' ishure ryisumbuye rya Kivuga harangwa abushuhe bwinshi cane . Mu ntumbero yo guhangana nico kibazo , umuyobozi bw' ishure buriko buregeraniriza ku kibuga imivyaro y' ibiti bitandukanye, vyaba ibiti bisanzwe canke n' ibiti vy' ivyamwa, kugira buhimiririze abanyeshure gutera ivyo biti mu ndimo zose z' ishure no mu nkengera z' ishure.

Icumba c'amashure yisumbuye cubatswe n'amatafari ahiye ku mpome z'ico gihome hacafyeko imirongo imanuka ni yikitse isize irangi ryera muri ico cumba habonekamwe intebe z'abanyeshure zitondetse neza, ku mirongo muri ico cumba nyene nta munyeshure n'umwe arimwo biboneka ko abanyeshure bashobora kuba bari batashe canke bagiye mukaruhuko.

Ikigo c'amashure yisumbuye, gifise inyubakwa zisize irangi ry'umuhondo ku mpome. Hejuru zisakaje amabati asa n'agahama. Imbere y'iyo nyubakwa, hateye utwatsi twiza cane, hateye n'ibiti bikuze vy'amashurwe, hari n'impene iriko irarisha muri utwo twatsi.

Kwibarabara ryiza rya kaburimbo haboneka ikigo camashure yisumbuye umuryango wico kigo usize irangi ryubururu uruzitiro rwico kigo rusize irangi ryera ariko kurugo ruzitiro harivyandiko vyirangi yubururu vyerekana ivyo bashobora kuba bakorera mwico kigo murico kigo imbere hateyemwo ibiti bibiri

Kw'ishure ryisumbuye rya Kiryama, uburaro bw'abanyeshure ni inzu y'igorofa igerekeranije rimwe kuko higa abanyeshure benshi cane. Uruzitiro rw'iryo shure rwubatswe n'amatafari ahiye hamwe n'amabuye kuko abanyeshure bo mu mashure yisumbuye bakunda gutoroka cane.

Ishure ryisumbuye ryacu kera ryari ryiza cane pe! Ryubatswe n'amatafari ahiye ariko ubu atera yirabura kubera ugusaza. Amabati arisakaye kera yarera, ariko nayo ubu asigaye yirabura. Imbere y'amashure hateye udushurwe tugufiya, ku mpome z'amashure hacafye imirongo imanuka n'iyindi ikitse y'irangi ryera.

Mu cumba c'amashure co ku mashure yisumbuye haboneka ikibaho cirabura kirekire kigabuyemwo ibice bitatu, igice co hagati nico kibonekamwo ivyanditse, vyanditse mu rurimi rw'igifaransa, biboneka ko bariko bariga amategeko y'ibarabara

Kw'ishure ryisumbuye rya Jabe, abanyeshure bo mu mwaka w'umunani bicaye mw'ishure bambaye umwambaro ubaranga: ishati zera, ijipo n'ipantaro vy'ubururu. Umwigisha wabo ari imbere yabo ariko arandika ku kibaho yambaye ikanzu ifise amabara yirabura n'ayera.

Ku kigo c'amashure yisumbuye, hari inzu ndende y'igorofa igerekeranije gatatu, yubakishije amatafari ahiye, ifise imiryango n'amadirisha bisize irangi ry'ubururu, munsi y'iyo gorofa, hahagaze imiduga itandukanye y'irangi ryera, ku kibuga c'ico kigo, hari igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu.

Mu cumba c'amashure y'isumbuye, hari intebe n'imeza zitandukanye zikoze mu mbaho, kuri buri meza hateretse imashini nyabwonko, biboneka ko ari icumba abanyeshure bimenyererezamwo gukoresha imashini nyabwonko. Hirya gato y'izo meza, hari akabati gateretsemwo amakaye, biboneka ko abanyeshure bashobora kubikamwo ibikoresho vyabo. Muri ico cumba, nta muntu n'umwe agaragaramwo.

Ishure ryacu ryisumbira irateye imbere cane rifise inzu yo gusomera mwo ibitabimeze neza bitondetse gutwuma twabigenewe dusizirango igiza ry'ubururu harimwo n'imeza abanyeshuri bicarako iyo bariko barasoma ifise n'amadirishama nini atanga akayaga keza, ndetse harimwo n'imashini nyabwongo.

Icumba c'amashure cubakishijwe amatafarahiye kigaragaramwo intebe z'abanyeshure hamwe n'urubaho rurerure cane urwirabura bikaboneka ko abanyeshure batari bari mw'ishure muri aka kanya bashobora kuba bari batashe canke bakaba bari bagiyemwo mu karuhuko ka sayine.

Ku kigo c'amashure yisumbuye haboneka icumba c'amashure gishaje cane kirimwo intebe z'abanyeshure, nta munyeshure n'umwe aboneka muri ico cumba. Ku gihome c'ico cumba hamanitse ikarata yerekana uko ivyo turiye bihingurwa n'umubiri

Ikigo c'amashure yisumbuye kifise inyubakwa nyishi zitandukanye, zimwe zisakaje amabati asa n'agahama, izindi zisakaje amabati y'era. Ku kibuga c'ico kigo hamwe haboneka utwatsi twiza cane, ahandi naho haboneka ibinogo. Ku ruzitiro rw'izo nyubakwa hateye amashurwe meza cane n'ibiti bire bire.

Kw'ishure ryacu rya lycee Matana, iyo twibereye mumashure biba bihimbaye ntiworaba , intebe ziba zitonze neza kumurongo tuba twambaye wishure ishati isa numuhondo hasi hepfo abahungu bambara ipantaro yiraburabura abakobwa bakambara ijipo yiraburabura, turiko dukora umwimenyerezo umwigisha yaduhaye.

Inzu zibiri ingufi cane zubakishijwe mu matafarahiye zikaba zisakajwe n'amabati imwe muri izo nzu ifitse ibihome bigufi bisizirango irera, kandi imbere y'izo nzu hari imbuga nini iteyemwo igiti kirekire kigaragara nk'umukaratusi.

Ibarabara ryo amabuye rimanuka uritambutse hirya yaryo hari irindi barabara ryivu ritagiramwo amabuye ku mpande zose ziryo barabara ryivu hari inzu zo gudandarizamwo ko biboneka ko hari n'imitaka imbere y'izo nzu n'abantu bafise ivyo bariko baradandaza, ndetse n'abaje kugura.

Kw'ishure ryisumbuye rya Rumonge hari inyubakwa nyinshi zikikuje ikibuga ,ibubanfu hari izigerekeranije naho iburyo hari izitagerekeranije . Ku kibuga c'iryo shure hatonze imiduga myinshi y'abarimu ,imwe irirabura iyindi nayo ikaba yera .

Ivuriro ryubatswe n'amatafari ahiye rifise amadirisha ane n'umuryango umwe iryo vuriro rifise umuhora muremure ku mpome z'iryo vuriro hashushanije imirongo imanuka n'iyitambitse isize irangi ryera iryo vuriro rifise imbuga nini iteyemwo ibiti.

Kw'ishure ryacu ryisumbuye rya Nyakabiga dufise nziza cane yuburaro kugice cayo cohasi hasize irangi ryirabura haruguru Gato hasize ibara ryubururu bukeye nayo hejuru hasize Irangi ryera Ariko ritera cane iyo nyubakwa ikikujwe nibiti vyinshi biduha akayaga iyo twiryamiye.

Kw'ishure ry'isumbe rya gitega mu masaha y'umugoroba buriko burira nta munyeshure n'umusanga hanze mu kibuga ahubwo usanga bose bibereye mw'ishure bariko basubiramwo ivyirwa bamwe basubiramwo ivyabagoye bize uyu musi abandi bakaba bariko bitegurira ivyo bazokwigejo.

Ku kigo c'amashure yisumbuye haboneka ivyumba bikeya vy'amashure bisakaje amabati y'agahama imbere y'ivyo vyumba hateye utwatsi twiza cane hari n'ibiti bikeya vy'amashurwe bitaribirebire cane kuri utwo twatsi haboneka impwene iriko irarisha.

Ku bigo vy'amashure yisumbuye, abanyeshure baharonkera ubumenyi butandukanye. Hejuru y'ubumenyi baronka mu vyigwa biga mw'ishure, ibigo vyinshi usanga vyarategekanije n'ibindi bintu bijanye n'inkino haba kunonora imitsi haba imikino y'imipira, ugasanga abanyeshure bibagirira akamaro bigatuma bana bana neza.

Kimwe mu vyumba vy'amashure yisumbuye kigaragaramwo ikibaho cirabura hejuru y'ico kibaho hari udukarata twanditseko indome zitandukanye kuri co kibaho hari ivyandiko vyanditse n'ingwa yera bibonekako cari ikibazo co mu cirwa c'ubuhinga cari canditswe kuri ico kibaho kugira ngo abanyeshuri bagikore.

Ku kigo c'amashure yisumbuye haboneka inyubakwa zibiri zigerekeranije kandi nziza cane zubatswe n'amatafari ahiye, hagati y'izo nyubakwa haboneka ibiti birebire , imbere y'imwe murizo nyubakwa hateye ibiti vy'amashurwe bigufi ku mbuga y'izo nyubakwa hari imiduga itari mike harimwo iy'irangi ryirabura hakabamwo n'iyirangi ryera .

Ku kigo c'amashure yisumbuye hagaragara inyubakwa y'igorofa igerekeranije rimwe , yubakishije amatafari ahiye ku mpome zayo hashushanijeko imorongo imanuka ni yindi ikitse isize irangi ryera. Musi yiyo nyubakwa hari abana bahicaye biboneka ko ar'abanyeshure kuko bari bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryisumbuye rya Gisenyi rifise inyubakwa zishaje cane. Zubakishijwe amatafari ahiye, inkingi zaryo zisize irangi ryirabura, ariko vyose vyaraserutse cane. Zisakaje amabati yera, ariko ingese zarayishe.

C'amashure yisumbuye haboneka inyubakwa y'amatafari ahiye, iboneka igice cayo gitoya, inyuma yayo hateye igiterwa c'iteke n'utundi dushurwe ,hejuru k'uruhome rw'iyo nyubakwa, hamanitse akuma bavuzako inkengeri iy'abanyeshure bageze gukor'imirimo itandukanye.

Muri kaminuza y'uburundi abanyenshuri bo mu gisata c'indimi nyafurika bo mu mwaka wa gatatu bari mu cumba bimenyerereza mo gukoresha imashini nyabwonko, umwe wesu afise imashini imbere yiwe afise n'impapuro yandikako ivyo ariko ariga, umwigisha wabo yicaye hagati muri bo yambaye inkofera yirabura.

Muri kaminuza yingozi abanyeshure bo mumwaka wa gatatu mugisata cubuganga bariko barimenyereza gushira mungiro ivyo biga mwishure bambaye amataburiya yera nudukofero twera ekabambaye nudufuka munwa twubururu imbere yaho hari ikibumbano cumuntu bariko barigirako kuvura

Ikigo ca kaminuza y'Uburundi yo Kumutanga, gifise inyubakwa nziza zitandukanye, zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati ameze nk’amategura . Imbere yizo nyubakwa hateye utwatsi twiza hamwe n’amashugwe amwe magufi, hari n'ibiti birebire harimo n'ibimeze nkibigazi.

Kuri kaminuza yacu abanyeshuri batatu bo mu gisatsa c'umwuga wo kubaza bari mu cumba bimenyererezamwo bambaye impuzu zifise amabara atandukanye harimwo iryubururu iryo agahama hamwe n'iryirabura bafise ivyuma bitandukanye vyo mu bubaji harimwo imisumeno y'ugukata imbaho hamwe n'utundi twuma dutobora imbaho dufise ibirindi vyo mu biti.

Mukigo ca kaminuza y'Uburundi co kumutanga bimwe mubikoresho hamwe n'imiryango y'inyubakwa vyarononekaye, Ubuyobozi bw'ico kigo bwafashe ingingo yokubisudiriza. Muri kano kanya abafundi bambaye isarubeti z'ubururu hamwe n'udufukantoki tw'agahama bariko barasudira imiryango hamwe n'Inkorofani.

Abanyeshure bo mu mwaka wa kabiri, mu gisata c'amategeko, muri kaminuza y'Uburundi, bari mw'ishure ryabo. Ni inyubakwa nziza isize irangi ryera ku mpome, ikagira n'amadirisha yagutse; intebe zo muri iryo shure, zifise amaguru y'ivyuma. Bamwe mu banyeshure baricaye, abandi nabo barahagaze.

Muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, abanyeshuri bo mu gisata c'ububaji mu mwaka wa kabiri bari mu cumba bimenyererezamwo, bambaye isarubeti zibara ry'ikirayi ku meza imbere yabo hateretsa ibikoresho bitandukanyi bakoresha mu bubaji harimwo ibikati imbaho hakaba n'inyundo zo gutera imisumari.

Muri kaminuza y'ingozi abanyeshuri bomu gisata c'ubuganga mu mwaka wa kane binjira mu cumba c'ugushakashatsi ari babiri babiri babambaye amataburiya yera bambaye n'udufuka ntoke imbere yabo habahari uducupa bashiramwo amaraso bafasha abarwayi hari n'utwo bashiramwo imukoyo babafise rugagamisha ku maso kugira bashobore gupima ingwara.

Muikigo ca kaminuza y'i kiriri, abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu wo mu gisata c'umuyagankuba, bari mucumba bimenyererezamwo umwuga wabo. Bambaye amasarubeti asa n'urwatsi rubisi n'udukofero tw'amabara atandukanye harimwo ay'umuhondo, ayera hamwe n'ay'ubururu. Ku meza ziri imbere yabo, hateretse ibikoresho bitandukanye vyo muru uwo mwuga eka mbere hari n'abafite impapuro bariko barandika.

Muri kaminuza yitiriwe "umwizero wa Afrika" yo mu gisagara ca Bujumbura, abanyeshure bo mu mwaka wa mbere mu gisata c'ubuganga bicaye mw'ishure ryabo bariko bariga. Ni inyubakwa yagutse cane isize irangi ry'umuhondo ku mpome, ikaba ifise imiryango isa n'ivu. Abo banyeshure bose bambaye umwambaro wera, bicaye ku ntebe zisa n'agahama, bateze amatwi umwigisha wabo.

Muri kaminuza yitiriwe Umuco, abanyeshure bo muwa gatatu mu gisata co gutumatumanako amakuru bicaye mw'ishure ryabo bariko bariga. N'inyubakwa nziza cane, isize irangi ryera ku mpome rikagira n'amadirisha afise ibiyo. Abo banyeshure bambaye impuzu z'amabara atandukanye, harimwo izera n'izirabura. Umwigisha wabo w'umuzungu yicaye inyuma yabo, ku meza hateretse uducupa turimwo amazi yo kunwa.

Muri kaminuza y' Uburundi mu gisata c' uburimyi, abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu bicaye mw' ishuri bariko bariga, harimwo abanyeshuri birabura hakamwo n' abazungu, umwe wese imbere yiwe afise imashini nyabwonko, umwe muribo arahagaze, ariko avugana n' umwigisha wabo w' umugore, yicaye kurundi rugande, akaba yambaye ikanzu y' umuhondo.

Muri Kaminuza y'Uburundi, abanyeshure bo mu mwaka wambere mugisata ca kahise, bari mucumba bimenyererezamwo gukoresha imashini nyabwonko . Bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimwo ay'uburururu, ayirabura n'ayera. Imbere yabo hateretse imashini nyabwonko, bamwe baricaye kuntebe abandi barahagaze

Iyuciye ku mashuri ya kaminuza ntibikworohera gutandukanya abanyeshure n'abarezi, kuko abanyeshuri ata mwambara ubaranga bambara nka kurya ko ku mashure yisumbuye mu kanyagahe zinaciye muri kaminuza yo burundi mu kigo co kumutanga sanga abanyeshuri batatu bahagararanye n'umwigisha biterera inkuru mu mwanya w'akarurko kugira ngo menya uwo mwigie shnuko yariyambaye itaburiya yera abanyeshuri na bo batazambaye.

Muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini abanyeshurie bo mu mwaka wa mbere mu gisata c'ubutunzi bari mw'ishure ryabo ninyubakwa nziza yubakije amatafar ahiye ikaba ifise n'amadirisha manini abo banyeshuri bambaye imbuzu z'amabara atandukanye harimwe ay'ubururu ayira aburahamwe n'ayandi bamwe mu banyeshurire baricaye abandi na bo barahagaze umwigisha wabo w'umugore ahagaze imbere yabo, ariko arabigisha yambaye impuzu z'amabara yera hamwe n'ayo agahama.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'amategeko, umunyeshure Ndihokubwayo, ariko arasoma igitabo co kurangiza amashure yiwe. Abatumire biwe baricaye mucumba c'inama ahariko harabera ico gikorwa. Bamwe muribo bambaye imyambaro y'umuhondo, harabambaye iyirabura hamwe n'iyitukura . Bose bicaye barabana , harimwo abakuze n'abakiri bato.

Muri kaminuza yu Burundi bamwe mu banyeshuri bo mu mwaka wa kane mu gisata c'ubuhinga bicaye mu cumba bakoreramwo imyimenyerezo n'inzu nziza cane isize irangi ryera abo banyeshuri bambaye itaburiya zu bururu umwe wese afise imashini ariko arakoresha imyimenyerezo.

Mu kigo ca kaminuza y'uburundi c'ikiriri bamwe mu banyeshuri bo mu mwaka wa kani mu gisata c'imyuga bariko barimenyereza umwuga bambaye mataburi yo asa n'ubururu bafise i moteri y'umuduga muminwe barikumwe n'umwigisha wabo bariko bagerageza kuraba icoiyo motero irwaye kugira ngo bayikore.

Bamwe mu banyeshuri bomuri kaminuza yu Burundi mu kigo co ku mutanga bari mu mwanya wabo wakaruhuko bicaye ku mukeka w'umutuku bambaye imyambaro yibikarashishi ifise amabara atandukanye harimwo iyirabura iyumutuku hamwe n'iyindi bose bafise ibitabo mu minwe umwe muribi ariko arabasomera agakuru ko mu gitabo abandi nabo bamuteze amatwi.

Kw'ishure kaminutsa yitiriwe umuco, abanyeshure bo mu mwaka wa mbere mu gisata c'ubutunzi bicaye mw'ishure bariko bariga bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye harimwo ayera n'ayirabura ,ay'umuhondo hamwe n'ayandi , umwigisha wabo ahagaze imbere yabo yambaye ishati yera hamwe n'ikoti yirabura, imeza iteretse imbere yiwe iriko uducupa tw'amazi yo kunwa.

Mu kigo ca kaminuza y'uburundi c'ikiriri bamwe mu banyeshuri b'u mwaka wa gatatu mu gisata c'ubuhinga bari mu cumba bimenyerereza mo gushira mu ngira ivyo biga mw'ishure bambaye amataburiya yirabura bari kumwe n'umwigisha wabo yambaye ishati yera, ariko arere kumwe muri buko bakati vyuma hakoreshejwa kwuma akabigenewe.

Mu kigo ca kaminuza y'uburundi c'i kiriri zimwe mu meza abanyeshurire barira ko zaravunitse ubuyobozi bukaba bwafasha ingingo yo kuzisanasana igihe twahaca mu gitondo abapfundi babiri bariko barazisudira bambaye amataburiya yabo yirahura bambaye n'amaroro abakingira urumuri hamwe n'udufukantokitwa gahama nutwe umuhondo.

Uyu musi mw'ishure kaminuza ndera abigisha mugenzi wacu usaha inguvu wo mu gisata c'igifaransa ari ko arasoma igitabo co kurangiza amashure yiwe yatumiye incuti n'abagenzi mu cumba c'inama bakubise harazima abigisha bicaye ku meza bafise imashin'inyabwonke imbere yabo baba abigisha n'abatuma mire bose bateze amatwi isaha inguvu ivyo ari ko arababwira.

Kuri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, abanyeshure bo mu gisata c'amahoteri n'ingezi bari mu cumba bimenyerezamwo muri kano kanya, bambaye amataburiya afise amatara yera nay'ubururu, udukofera twera k'umutwe, n'udufuka munwa dusa n'ubururu, bafise ibikoresho bitandukanye vyo guteka, bamwe bariko barakata ibitunguru abandi bariko barahwata ibiraya.

Mu kigo ca kaminuza y'uburundi co kumutanga abanyeshuri b'mu mwaka wa kane mu gisata c'amategeko bicaye mw'ishure bariko bariga bambaye imyambaroisi y'amabare atandukanye harimwo ayera ayirabura hamwe n'ayoumuhondo umwigisha wabo w'umuzungu yicaye imbere yabo imez iteretse imbere yiwe e irikouducupa tw'amazi yo kunywa.

Zimwe mu nyubakwa hamwe n'ibikoresho vyo mu kigo ca kaminuza y'Uburundi co ku Mutanga, vyarononekaye. Ubuyobozi bw'ishure bwahisemwo kubisanasana, arico gituma mu gihe twahaca mu gitondo, twahasanze abafundi bambaye amadarubeti y'ubururu n'udufukantoke tw'agahama, bariko barakata ivyuma, bashaka gusana imiryango y'uburaro, amameza hamwe n'inkorofani.

Muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, mugisata c'imyuga harimwo n'abiga ubugenegene, ninjiye mucumba abo banyeshure bimenyerezamwo ,nsangay'umunyeshure w'umuhungu yambaye ishati yera, hejuru hashizeko itaburiya y'ibara ry'ikirayi, afise urupapuro runini imbere yiwe, arikw'arashushanya abantu batandukanye harimwo abagore, n'abana.

Mu kigo ca kaminuza y'uburundi c'ikiriri bamwe mu banyeshurie bo mu gisata c'imyuga mu mwaka wa gatatu bari mu cumba bimenyerereza mo gushira mu ngiro ivyo biga mw'ishure bambaye amataburi yayo'ubururu imbere yabo bari kumwe n'umwigisha wabo yambaye ishati yera, ariko yereka umwe muri abo banyeshure uko bakati vyumba bakoresheje akwuma kabo igenewe.

Mu kigo ca kaminuza yuburundi co kumutanga abanyeshure bo mu mwaka wakabiri mu gisata cindimi n'imibano bicaye mwishure bariko bariga bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye harimwo iyirabura, iyisa nurwatsi rubisi hamwe n'iyubururu umwigisha wabo ahagaze imbere yambaye ishati ifise amabara yumutuku nayicatsi kibisi.

Uyu musi naciye kw'ishure ryacu rya kaminuza nsanga bamwe mu banyeshuri bo mu gisata c'imyuga bakoraniye mu cumba cabo cagutse basanzwe bakoreramwo imyimenyerezo, iruhande yabo hari imodoka yapfuye bariko bararabikibazifise kugira ngo bagikemure ,inyuma yabo harunza amapine y'imodoka.

Muri kaminoza y'uburundi abanyeshure mu mwaka wa kabiri mu gisata c'indimi uyu musi nta cirwa bafise bamwe muri abo banyeshure bicaye ku mukekusa n'agahama bambaye imyambaro y'ikarashinshis'amagara atandukanye harimwo iyirabura iyoagahama hamwe ni yera bafise ibitabo muminwe umwe muri bo ko arabasomera abandi na bo bamuteza amatwi.

Kw'ishure ryisumbuye rya Bwiza abanyeshure b'umwaka w'icenda bicaye mw'ishure bariko bariga, bambaye umwambaro uranga ishure ryabo ugizwe n'amashati yera, amajipo hamwe n'amapantaro y'ubururu, umwe mu banyeshure arahagaze ariko arishura ikibazo mwigisha yababajije uwundi nawe araryamye ku ntebe kubera ukuruha.

Kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga tanganyika barafise igisata camahoteli ningenzi abanyeshure bo murico gisata iyo hageze ko bimenyereza ivyo biga baja mugikoni bagafata ibikoresho vyo guteka bagateka baba bambaye ama taburiya yera n’udukofero twera mu mutwe

Muri kaminuza yu Burundi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi .Abanyeshuri baragira ubushakashatsi butandukanye ku bijanye n'ibitegwa hamwe n'isi birimwako, mu gihe twaca inyuma y'amashure yo muri cyo gisata twasanze babiri mu banyeshuri bo mu mwaka wa kane n'umuhungu n'umukobwa bambaye amataburiya yera bahagaze mu murima w'imyumbatsi n'amateke ,bafise icuma kibafasha kwimba ibivu kugira ngo baje kuripima baraba ibitegwa bihuriranye naho.

Kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika ,abanyeshure bo mumwaka wa kabiri mu gisata c'ubutunzi bicaye mw’ishuri bariko bariga, bambaye imyambaro y'amabare atandukanye harimw’ iyirabura iyera hamwe n'iyitukura umwe mur’abo banyeshure yambaye ikanz’itukura afise indangururamajwi ku munwa arikwarishura ku kibazo mwigisha yababajije.

Kw'ishure ryisumbuye rya commune Nyakabiga, abanyeshure bo mu mwaka wu munani bicaye mw'ishure bariko bariga. Bambaye umwambaro uranga ishure ryabo, ugizwe n'ishati zera, ama jipo n'amapantaro y'ubururu . Bicaye ku ntebe zikozwe n'imbaho zifise amaguru y'ivyuma. Umwe muribo arahagaze, ariko arishura ikibazo mwigisha yababajije.

Muri kaminuza y'u Burundi mu kigo ci Kiriri, abanyeshure baho biga ibintu vy'ubuhinga bitandukanye, uyu munsi twinjiye muri kimwe mu vyumba bakoreramwo ubushakashatsi twatangaye cane, twahasanze umunyeshure umwe yambaye itaburira y'urwatsira rubisi, imbere yiwe hari ikimashini kinini gisize irangi ryera n'iryubururu ntiwomenye ico gikora atariwe abikubwiye.

Mu kigo cya kaminuza y'uburundi cikiriri bamwe mu banyeshuri bo mu mwaka wa gatatu mu gisata c'ubwubatsi, bariko barakor' imyimenyerezo yabo hanze baterets' imeza bariko barubak' inzu yigorofa bakoreshej' amakarato, bose bambay' imipira y'ubururu n'amapantaro y'ibara ya kaki, iruhande har' umukobw' arikwitegerez' uko babikora, ikigo gikikujwe n' ibiti vyinshi, inyuma yabo har' abanyeshure bicaye biterera inkuru.

Muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, abanyeshure bo mugisata c'imyuga, barafise inyubakwa bimenyererezamw'ivyo biga mw'ishuri. Isiz'irangi ry'urwatsi rubisi ku mpome, ikagira amadirisha manini kandi arikw'ibiyo. Muriyo nyubakwa, usangay'ibikoresho bitandukanye ,harimw'ivyo gufat'amasanamu, ivyo gusudira hamwe n'ibindi vyinshi vy'umwuga.

Muri kaminuza nderabigisha , bamwe mu banyeshure b'umwaka wa kabiri mu gisata c'ibiharuro bari mucumba bimenyerezamwo gukoresha imashini nyabwonko , bamwe murabo baricaye imbere yabo hateretse imashini nyabwoko uwundi nawe arahagaze ariko arabasobanurira ivyanditse ku mpapuro bakuye mu mashini.

mw'ishure kaminuza ryitiriwe umuco ryo mu gisagara ca bujumbura twinjiye muri bimwe mu mashure yo mu gisata c'ubutunzi tuhasanga abanyeshure bambaye imyambaro itandukanye imwe ifise amabara yera, iyindi ifise ayirabura hamwe n'ayandi bamwe mu banyeshure baricaye ku dutebe twiza dufise amaguru y'ivyuma abandi na bo barahagaze.

Kuri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini bamwe mu banyeshuri b'umwaka wa gatatu mu gisata c'umwuga w'ububaji bariko barimenyereza gushira mu ngiro ivyo biga mw'ishure, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimwo iyubururu, iyagahama hamwe n'iyirabura, ku meza imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu bubaji, harimwo ibikata imbaho hamwe n'ibitobora imbaho.

Kuri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini abanyeshure bo mu mwaka wakabiri mu gisata c'imyuga bari mucumba bimenyererezamwo bambaye amataburiya yirabura barikumwe n'umwigisha wabo yambaye ishati yera ariko arereka umwe mubanyeshure uko bakata ivyuma bakoresheje akuma kabigenewe.

Muri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika bamwe mu banyeshuri bo'mumwaka wa kabiri mu gisata c'umwuga wo kubarira. Bari mu cumba bimenyerereza mu gushira mungira ivyo biga mw ishure bambaye amataburiya asa n'ubururu umwe muri bo yicaye imbere y'imashini arunamye inkuri ko arabarira.

Ishure ryisumbaye rya musinzira rifise ibibuga bitandukanye by'inkino z'umupira muri kano kanya abanyeshure be m'umwaka w'icenda wo kuri iryo shure bari mu cingwa cabo c'ikarashishi bakaba bakuraniye ku kibuga c'umupira w'amaboko bambaye imyambaro y'ikarashish ifise ama bare tandukanye harimwe ayatukura na yera umwigisha wabo ahagaze hijya yabo yambaye umwambaro w'ikarashishi bufise baragirabura.

Umugabo yambaye ibimukingira ku mubiri bigizwe n' itaburiya n' ibimukingingira mu ntoke no mu maso bigaragara ko ariko arasudira igitanda.

Kuri kaminuza yitiriwe umuco ni heza ga yemwe! Amashure yaho yubakishijwe amatafari ahiye, asakaje amabati akomeye cane, kukibuga caho naho ,hateye utwatsi twiza, hateye anashurwe magufi, hari nayandi maremare nka yayandi usanga ameze nk'ibigazi.

Mu cumba c'amashure ya kaminuza haboneka abantu bagera kw'icenda bose bambaye itaburiya z'ubururu bari mu bikorwa vy'ububaji, imbere yabo hahagaze umugabo n'umugore bambaye itaburiya zisa ukundi biboneka ko ar'abigisha babo.

Umunyeshure wo muri Kaminuza mu gisata c'ubwubatsi , yambaye isarubeti y'ubururu n'inkofero y'umuhondo. Aboneka ariko arasasa amatafari hasi .Hirya yiwe ,hari abandi bantu bahahagaze , bashobora kuba ari abanyeshure bagenzi we bariko bararaba ivyo ari gukora.

Mu kigo ca kaminuza, mu nzu ikorerwamwo ubushakashatsi harimwo abanyeshuri batandukanye, bambaye ama taburiya yera n'udu kofera twera biboneka ko bariko barakora ubushakashatsi kuko bari bafise rugagamisha umwe wese imbere yiwe, yatumberejemwo ijisho ryiwe.

Muri kaminuza yu Burundi, umugenzi wacu Ndabahawe yasomy' igitabo ciwe cokurangiz'amashure yo mu gisata c'ubutunzi, abantu bamwitavye ni benshi cane, abagenzi biwe, abavyey' incuti n' abagenzi bicaye mucumba kimwe c'amashur'aho muri kaminuza ku ntebe zisanzwe, imbere yabo har' abigisha bamwigishije bariko baramubaz' ibibazo na Ndabahawe arigusom' ico gitabo.

Muri kaminuza y'i Ngozi abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu mu gisata c'ubuganga bicaye mw'ishure bariko bariga bambaye imyambaro itandukanye, harimwo iy'ubururu, iyirabura, iyera, hamwe n'iyindi, muri abo banyeshure harimwo abirabura n'abazungu, umwigisha wabo ahagaze imbere ariko arabigisha yifashishije ikorana buhanga.

Mu kigo ca kaminuza, abanyeshure bicaye mu cumba c'ishure, umwigisha ahagaze imbere yabo, abanyeshure bose amaso bayahanze umwigisha, ari kubasobanurira ivyigwa akoresheje ikoranabuhanga rya rugagamishavyandiko.

Icumba c' amashuri ciza cane, kigaragaramwo abanyeshure cumi bambaye amataburiya, umwe wese imbere yiwe afise imashini nyabwonko, imbere yabo kandi hari umwigisha biboneka ko ari kubigisha, kuko afise agakoni mu minwe, ariko arabasomesha ibigaragara ku ruhome.

Mu kigo c'amashure ya kaminuza, abana b' abakobwa bagera kuri bane baricaye, bambaye impuzu z' ikarashishi, bafise ibitabo mu minwe, umwe ariko arabasomera, abandi bamuhanze amaso, bigaragara ko bamuteze n' amatwi, kuvyo ariko arasoma.

Kukigo c'amashuri yakaminuza haboneka abanyeshure batanu bari mucumba cokwimenyerezamwo. Bose bambaye amataburiya yirabura, umwigisha wabo yambaye ishati yera. Ariko arereka umwe mubanyeshue kwashobora gukata ivyuma.

Kuri kaminuza y'i Ngozi, abanyeshure bo mu gisata c'ubuganga, iyo bagiye mu cumba co kwimenyererezamwo, umwigisha afata ikibumbano c'umuntu akakiryamika ku gitanda c'abarwayi, abanyeshure bakaraba ivyo ari gukora, bose baba bambaye amataburiya yera, n'udukofera twera, baba bambaye n'udufukamunwa, inyuma yabo haba hari akabati babikamwo umuti n'ibindi bikoresho.

Abanyeshure bane bambaye itaburiya z'ubururu, biboneka ko umwe wese afise ivyo ariko arakora kuko yunamye kw'ikaye yiwe afise n'ikaramu mu minwe, umwigisha wabo agaragara ahagaze hirya yabo ndetse hari n'imodoka igaragara hirya yiwe bisa nkaho yaba ari iy'uwo mwigisha.

Muri kaminuza y'uburundi bamwe mubanyeshure bo mugisata c'ubuhinga ,usanga bicaye mu cumba bimenyerezamwo ivyo biga bambaye itaburiya zisa n'urwatsi rubisi ,bafise utwuma dutandukanye bakoresha, harimwo utwo bakoresha mugusudira nutwo bakoresha mugusa amatara iyo yacitse.

Muri kaminuza y'uburundi abanyeshure bo mu gisata c'indimi bari mw'ishure umwigisha ataraza bamwe baba bicaye abandi bahagaze nta ni co kumenyesha kw ari abanyeshure, kuko abanyeshure bo muri kaminuza ata mwambaro w'ishure baba bacambara.

Mu kigo c'amashuri ya kaminuza haboneka abanyeshure bambaye umwambaro w'ubururu harimwo umugabo umwe ahagaze muri bo atambaye uwo mwambaro biboneka ko amwigisha wabo abo banyeshure biboneka ko biga mu gisata c'imyuga kuko imbere yabo ahagaze umuduga w'ubururu badugije ku byuwuma biboneka ko bari mu myimenyerezo.

Mw'ishure ryacu rya kaminuza haratandukanye cane n'amashure y'intango canke y'isumbuye, Abanyeshure baba bambaye imyambara idasa, bamwe bambaye izirabura abandi bambaye izera, n'intebe bicarako ntizisa hari zisa n'ubururu ,kandi bose ntibicara baraba uruhande rumwe.